Ibarabara rirerire cane ry'ivu riri hagati y'ibiti vyinshi cane , n'imirima y'ibitoke . Rifise amababi asa n'urwatsi rutoto n'ayandi asa n'umuhondo nk'ikimenyetso yuko yakiwe n'izuba . Har'ivyatsi vyinshi cane birandarandaye impande y'iryo barabara.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye ,y'ibijumbu eka n'amateke. Harimwo kandi n'ibiti birebire bifise amashami ,n'amababi asa n'ugwatsi rutotahaye ; hamezemwo n'ivyatsi biriko biruma ubonako vyakiwe n'izuba.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ingano eka harimwo n'ibiti birebire bikikuje iryo tongo, Ndikumana ariko aca imwe murizo nzira ziri muriryo tongo, hirya hari ibiti birebire n'imisozi ihanamiye iryo tongo.

Ibarabara rirerire cane ry'ivu riri hagati y'ishamba n'imirima itandukanye, eka n'imisozi iriko ibiti birebire cane bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto. Ririko ricamwo abantu batandukanye.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye, hagati hacamwo inzira icamwo abantu, harimwo ibigazi vyinshi cane bifise amababi n'amashami atotahaye asa n'ugwatsi rutoto, hamezemwo ivyatsi birebire birandaraye mur'iryo tongo.

Amafi menshi cane ari mw'ibase itukura. Ndikumana ariko ayakuramwo amwe ayashira mw'igunira yashize mumazi. Nki'ikimenyetso co kuyatandukanya kugirango ashobore kuyabika neza. Ashobora gukoreshwa mu kugurishwa canke akaribwa.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti birebire bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto. Musi yavyo hari amakara ari mu mifuko yera afukishije ivyatsi nk'ikimenyetso cuko ivyo biti ari ishamba bakuyemwo ayo makara.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori biriko birakura bifise amababi asa n'urwatsi rutoto hariho n'ivyatsi birandaraye hasi n'amazu yubakishije amabati atukura n'ayandi yera n'izindi zubakishije amatafari.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti bitotahaye bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto, harimwo n'ikiraro kirekire ubona ko gicamwo uruzi musi, hejuru mu kirere hari ibicu bisa neza bisa n'ubururu n'ivyera.

Inka nyinshi zifise amabara y'igitare, n'izindi zifise ayirabura n'ayera avanze ziri impande y'inzu yubakishije amabati ifise n'ivyuma bisize irangi ritukura, nk'ikimenyetso yuko ariyo zibamwo.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti birebire vy'utujwari ,bifis'amashami menshi cane arimwo ayumye nayandi afis amababi asa n'urwatsi rutoto, hejuru mukirere har'ibicu vyirabura nk'ikimenyetso c'uko hagomba hagw'imvura mur'iryotongo.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibigori, ibitoki eka n'ubusizi harimwo kandi n'ibiti birebire vy'imikaratusi bikikuje iyo mirima hubatsemwo inzu zisakaje amabati hejuru mu kirere hari ibicu vyinshi cane.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare z'ibara ry'agakaju zihagaze mu bwatsi bwinshi cane buremvye busa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko butotahaye ziriko zirarisha. Iruhande yazo haca ibarabara, n'uruzi.

Ndikumana n'umworozi w'inka, ari hagati muri zo, hari izifise amabara y'igitare, akagaju, eka n'umufyiri, hirya yiwe hari ibiti vyinshi cane nkikimenyetso cuko ari amashamba, ziriko zirya ubwatsi bwumye cane.

Itongo rinini cane ririmwo amabarabara n'imirima itandukanye y'ibigori eka ibigazi vyinshi cane bifise amashami afise amababi atotahaye asa n'ugwatsi rutoto iyo mirima ireze kuko muri ivyo bigori bimwe bimaze guheka bifise n'uruyange.

Inzu yubakishije amabati atukura n'amatafari isize n'irangi rishaka gusa n'icatsi kibisi iri imbande y'amazii menshi cane ubona ko yayirengeye, umwana ari mu bwato bwubakishije igiti afise n'ingafe mu ntoki ariko arasoza.

Itongo rinini cane ririmyemwo ibiti n'ivyatsi bifise amababi maremare asa n'urwatsi rutoto, inzu yubatsemwo isize irangi ryere isakaje amabati asize irangi ritukura inyuma yayo hari ibiti birebire bitotahaye.

Ndikumana ariko ayegereza ivu igitego ciwe c'umwumbati, gifise amababi yunamye asa n'urwasi rutoto n'ikimenyetso yuko cakiwe n'izuba, ariko akuraho kandi n'ivyatsi kumpande n'impande n'ikimenyetso cuko ariko arabagara uwo murima wiwe.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima itandukanye iteye ku miserege . Harimwo ibiti vyinshi cane birebire vy'umukaratusi . Hejuru mu kirere har'igicu gisa n'ubururu gikeye kandi gifise n'ibara ryera.

Inka Nini cane ifise amahembe maremare ihagaze mu vyatsi rutotahaye bayisasiye bifise n'amabara yera, n'ayirabura. Imbere yayo hariyindi nka iba irimunzu yubakishije isima n'amabati ubonako arindaro yayo.

Imvubu zibiri ziri hamwe murizo harimwo imwe niniya na ntoya nk'ikimenyetso cuko ari umwana na nyina, zihagaze imbere y' 'amazi menshi cane zaje kwota akazuba canke kurisha kuko hirya yaho hari ivyatsi vyinshi cane n' ibiti bire bire.

Impene nyinshi cane ziri hamwe, hari izifise amahembe n'izitayagira nk'ikimenyetso yo kwerekana ko harimwo ntoya n'izikuze, zifise amabara yera n'ayirabura, hirya hari ibiti biteye ku murongo n'inzu bisakaje amabati.

Imbata nyinshi cane ziri hamwe, harimwo izera hari n'izirabura, ziri mu vyatsi vyinshi cane harimwo izicaye izihagaze n'ikimenyetso ko zishobora kuba ziriko ziratora canke ziriko zirarya ivyatsi, hirya no hino hari ibivu nkaho zagiye mu murima.

Kngo bindi cane ryubatsemwo inzu ifise urugo gubakishije amatafari ijusize n'ilange igera kw'irembo hateye amashugwe afise amabara atukura na yandi asan'urwatsi rutoto urugo rwabo rusizemwo n'irange igirabura isakaje amabati nayoe nyene asize irangi bitukura.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori nubushaza, n'ibigazi birebire bikikujwe nimiti binini cane ubonako ari ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi cane bisa nurwatsi rutoto ibigorigori hirya bibonekako ari ibigori vyasoromwe.

Itongo rinini cane, rigizwe n'umurima w'irengarenga, eka n'ibiti vyinshi cane muri ivyo, harimwo imyembe, ivyamwa eka n'ibigazi vyinshi cane. Hari n'amazu, ikimenyetso yuko abantu bahaba. Hasi, hari ivyatsi birandaraye vyinshi cane vy'urwatsi rutoto.

NDIKUMANA ariko ashira ivu ku giti c‘ umwumbati gifise amababi asa n‘ urwatsi rutoto yambaye igitenge n‘ umupira usa n‘ umuhondo. Hirya no hino hari ivu kubera ko yahejeje kuhabagara akuraho urwiri ruri hagati y‘ ico gitegwa ciwe .

Vu nyishi cane harimwo ni nina ntoya kikimenyetso yuko ari umwana ana nyina zihagaze hejuru wiyo amazi inyuma yayo hari ivyatsi vyi cane n'umusozi nk'ikimenyetso yuko ariku nkombe y'uruzi hari ivyatsi bisarurwatsi rutoto nibite ibirebire.

Indimu nyinshi cane harimwo izifise ibara risa nurwatsi rutoto niryumuhondo nkikimenyetso yuko zeze cane ziri mu nkono impande yazo hari amababi asa nurwatsi rubisi nkico giti cico camwa iyo nkono ifise abara yera nayandi yirabura ibumvye mwibumba.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori, Ndikumana na Basabose bafise amase mu ntoki bariko baratabira uwo murima bongera begereza iyo fumbire ico giterwa kugira kizokure neza, inzu iri iruhande yabo yubakishije amabati atukura.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye irimyemwo; ibitoki, ibigazi, ibigori imyumbati nibiti vyivyamwa bitandukanye ; nk'amavoka , imyembe nibindi harimwo n,ubusizi butarimwo ikintu na kimwe giteyemwo.

Inka z'akagajo zibiri ziri hamwe, imbere yazo har'ibuye n'ubwato. Ndikumana afis'ivyatsi vyinshi cane bitotahaye nk'ikimenyetso c'uko ariko arazigaburira ,zir'iruhande y'inzu yubakishije amatafari isakaje n'amabati, harimwo n'igitoki bir impande y'urugo.

Itongo rinini cane rikikujwe n'amazu menshi cane n'imirima y'icayi eka harimwo n'ibijumbu n'ibigori n'imigano yegereye amazu asakaje amabati atukura nk'ikimenyetso yuko habamwo abantu.

Ndikumana arikumwe na Basabose imbere yabo har'inka yirabura ifisemwo n'amabara y'igitare yera , hasi har'ivyatsi bitotahaye nk'ikimenyetso yuko bariko barayigaburira, umwe muribo afise igihahankama ariko arayikama.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti bitandukanye birebire cane bifise amshami yugwatsi rutoto

Itungu ririndi cane ririmo imirima itandukanye ibitoki ibigazi ibiraya ibigori eka n'ibiharage harimwo, kandi n'ibiti vyicane bifishe amababi n'amashami agisanurwatsi lutotayi hejuru hasa n'ubururu harimwo n'ibicungku vyera.

Itongo rinini cane rifise uruzitiro gwubakishije ivyuma bisize irangi ryera n' amabuye hasi ashajije kuri ugwo rugo, ririmwo ivyamwa vy' ibiti vyinshi cane vy' imyembe, amavoka eka n' ibindi vyinshi cane biri muri uwo murima.

Inka nyinshi cane ziri hamwe ziri mu nzu yubakishije ibiti isakaje amabati. Ndikumana arikumwe nazo yambaye umupira urimwo uturongo dusa n'ubururu. Ziri mu vyatsi biri hasi ziriko zirarya, zifise n'amahembe. Harimwo iz'igitare, iz'umufyiri n'izindi z'akagajo.

Imvubu nyinshi cane zirikumwe, imwe isize izosi rimwe ku yindi hirya hari amazi nk'ikimenyetso yuko ziri mu kiyaga. Hari n'inkombe y'uruzi iri hirya yazo, haboneka ibivu n'ibiti bitandukanye biri hirya y'ico kiyaga.

Inzu nini cane yubakishije amabuye n'irangi ryera n'irisa n'ubururu. Imbere yayo hari ikigazi gifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto, amabuye ari kw'irembo amaze kumeramwo ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo ivyatsi, ibiti , amashami n’amababi y’urwatsi rutoto cane harimwo imbogo zirabura zifise amahembe manini nk’ikimenyesto ko ari ishamba ririmwo ibikoko vyinshi cane.

Imvubu nyinshi cane ziraryamye hagati ku musozi w’umusenyi mu mazi impande, hirya no hino hari ivyatsi birebire n’ibiti ubona ko bifise ibara ry’urwatsi rutoto n’umuhondo , har’amazi menshi cane nk’ikimenyetso ko ari uruzi canke ikiyaga.

Indaro rinini cane yubakishijwe ivyuma hejuru isakaje n'amabati, ikaba ishashishije hasi ivyatsi vyinshi cane vyumye nkikimenyetso yuko ari iy'inka, mur'iyo, harimwo inka zu bwoko bwinshi cane bitewe n'amabara zifise, higanjemwo ayera n'ayirabura.

Ingeregere ifise amahembe maremare irikumwe n'umuntu afise ivyatsi muntoke ariko arayigaburira hirya hari ivyatsi vyinshi cane birandaraye hasi bisa n'urwatsi rutoto n’ibindi vyumye bifise ibimenyetso yuko ari ahantu yari irara yayisanze.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'imyumbati ,ibigazi , n'inzu zubakishije amabati, ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto. Hirya no hino hari ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye.

Amazi menshi cane , ubwato bukoze mu giti eka n’ivu ryinshi cane biboneka ko ari inkombe y’uruzi . Ndikumana ariko avoma murayo mazi afise ikidumu gisa n’umuhondo yagishize muriyo.

Itongo rinini cane ririmwo amazu asakaje amabati yera n’ayatukura harimwo n' ibiti bire ubona ko ari igisagara kinini cane, amazi menshi cane y' ikiyaga ari impande yayo mazu n' imisozi mire mire cane.

Ndikumana arikumwe n'umugore wiwe, inyuma naho n'umwana, bariko baca mu nzira bikoreye ibiti vyinshi cane bifise amababi asa n'urwatsi rutoto. Hirya no hino hari ibindi vyatsi vyinshi cane eka n'ibindi ubonako bisa n'umuhondo.

Itongo ririni cane ririko umurima uw'imyumbati, ibigori, eka n'ibigazi birebire cane hubatsemwo amazu menshi cane asakaje amabati bubakishije n'amatafari nk'ikimenyetso yuko ari ahantu abantu baba banyene ayo matongo n'imirima.

Itongo rinini cane ririmwo ibarabara, hakurya no hakuno hakaba hariho ibiti vyinshi cane n'imisozi miremire, ivyatsi biratotahaye bisa n'urwatsi rutoto, hakaba harimwo nibindi bisa n'umuhondo kuriyo misozi miremire cane igize iryo shamba.

Imboga nyinshi cane z’irengarenga zanikiye ahantu hamwe ku mufuko izindi nazo ziri mu ndobo ibigeyo bitandukanye , impande yabo hari abagore bambaye ibitenge nk’ikimenyesto yuko aribo bariko barazidandaza , muri vyo hari ibisa n’agahama n’ibindi bisa n’ubururu.

Ndikumana yunamye mu mazi menshi cane, afise ikudumu ariko akuramwo amazi, hirya yiwe hari ubwato bunini cane bukoze mu giti nk'ikimenyetso yuko ari ikiyaga bagenda barobamwo amafi atandukanye.

Itungu rurine cane ririmwo umurima w'igiterwa cumbati iteye ku mpande n'impande rutuye turimwo muri uwo murema hirya ari biti birebire cane bifise amashami n'ivyatsi bitoto biboneka ko ari igiterwa c'ikigazi.

Imvubu nyinshi cane ziri hamwe, zifise amatwi abiri matoya cane n'amaso manini. Iruhande hari inyoni ifise amabara yera n'ayirabura iri ku nkombe y'uruzi, hari ivyatsi vyinshi cane nk'ikimenyetso ko zaje kwota izuba.

Itongo rinini cane riteyemwo imirima itandukanye y'ivyamwa imyembe, amavoka ,ndetse n'imigano hari n'imirima y'ibiraya n'ibigori n'ibindi vyatsi bitotaye bisa n'ugwatsi rutoto bikikuje iryo tongo rinini cane.

Ndikumana afise indobo muntoke isa n'ubururu irimwo intete zibigori ariko azitererera zimwe mu nkoko ziri imbere yiwe, ziracafise imibiko mitoya bk’ikimenyetso cuko zimwe ari inkokokazi izindi, ari isake ziriko ziva mu nzu yubakishije imbaho zibiti.

Inka nyinshi cane ziri hamwe . Ndikumana afise inkoni k’urutugu nk’ikimenyetso c’uko aziragiye, ziriko zica mu vyatsi vyinshi cane imbere hari ibiti birebire vy’imikaratusi bimeze nk’ishamba . Harimwo n’inzira ziriko ziracamwo iri hirya no hino k’ivyatsi.

ivyamwa vyinshi cane vya mandarina vyegeranijwe hamwe bifise ibara risa n'umuhondo kandi ntizitonoye ,Murizo harimwo imwe yonyene itonoye ikasemwo kabiri nk'ikimenyetso cokwerekanako zeze neza cane zishobora kuribwa.

Amazi menshi cane hagati muriyo hariho ubwato n'abantu babiri bawurimwo, ku nkombe harimwo uyundi muntu ahagaze ku musenyi mwinshi cane nk'ikimenyetso yuko ari ikiyaga n'ivyatsi vyinshi cane bitotahaye, bariko bararoba Ndikumana na Basabose.

Itongo rinini cane ririko umurima w'itabi, rifise amababi manini cane maremare asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso cuko rimaze gukura, bashobora kurisoroma. Hirya y'aho hari ivyatsi vyinshi cane bitandukanya umurima waryo n'irindi tongo.

Ibarabara ry’ikaburimbo ririko ricamwo Imodoka ifise ibara ryera . Hirya hari igiti kinini cane c’umwembe n’uruzitiro rwubakishije amatafari rusize naryo irangi ryera . Ndikumana ariko arahaca yambaye umupira w’umuhondo.

Indimo nini cane irimwo imirima itandukanye y'ibigori, imyumbati, ibigazi, ibiharage n'ubushaza. Hagati y'izo ndimo hari ivyatsi vyinshi cane vyakuze vy'urwiri. Bikikujwe kandi n'imisozi miremire n'amashamba menshi cane.

Ibiti vyinshi cane bisatuyemwo duto duto vyinkwi biri hamwe vyegeranirije ahantu ubona ko bibitse inkwi bashobora gukoresha hakenewe gucanwa canke bakagurisha mu isoko nkizindi nkwi.

Inka y'amahembe maremare ifise n'amabara yera, ay'akagaju. Iri kumwe n'inyana yayo iyiryamye iruhande. Yoyo ifise amabara yirabura n'ayera. Basabose yambaye igitenge n'igitambara cera mu mutwe. Hari n'ibiti birebire, ikimenyetso c'uko yagiye kuyiragira.

Itongo rinini cane ririmwo ibarabara ry'ivu, riko ricamwo abantu benshi batandukanye, hirya no hino y'iryo barabara hari ibiti vyinshi cane bitotahaye bifise amababi n'amashami asa n'ugwatsi rutoto, harimwo n'amashurwe asa n'umuhondo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'icayi eka n'amashamba agize iryo tongo, ibiti birebire vy'imikaratusi bifise amashami n'amababi maremare, ico giterwa naco kirashajije kuko ubona ko gifise amababi meza cane atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Ishamba rinini cane riri mu murima w'amateke afise amababi atotaye asa n'urwatsi rutoto, muri vyo harimwo n'iyindi mirima y'ibigazi, ibiti birebire n'ivyatsi vyinshi cane bitotaye ubona ko ari ishamba rikikuje uwo murima.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibitoke eka n'ibiti birebire cane bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto harimwo n'imiserege myinshi iteguye mw'ubusizi kugira bazoyishiremwo imirima canke bayiteremwo imbuto zitandukanye.

Inkoko nyinshi cane zunamye mu bwato butoya bukozwe mu giti. Hari n'izindi nyinshi cane ziri hirya mu kayungiro gatandukanye n'akandi karimwo izindi, nk'ikimenyetso y'uko ari indaro yazo. Yubakishije kandi n'amabati n'ibiti bishinze.

Ishamba ryinshi cane ririmwo ibiti bisa n' ibigazi bifise amashami n' amababi mare mare harimwo ayasa n' ugwatsi rutoto n' ayandi yumye ubona ko yakiwe n' izuba, iruhande hari amazi menshi cane uboneka ko ari ikiyaga canke uruzi.

Itongo rinini cane ririmwo amazi n'ibiti birebire vy'ibigazi bifise amashami n'amababi yumye nayandi asa n'urwatsi rutotahaye nk'ikimenyetso yuko ari ikiyaga canke ari uruzi n'inkombe zarwo zigarukira kuri iryo shamba.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigore wumye, imyumbuti ,ibigazi eka n'ibindi biti vyinshi cane bikikuje uwo murima ,iruhande Hariho ivyatsi bitotahaye vyinshi cane, n'utundi duti dutoto twumye cane .

Itongo rinini cane ririmwo ibiti binini bifise amababi n'amashami asa n'ugwatsi rutoto, hasi hari ivyatsi vyinshi birandaraye navyo nyene ubona ko bita n'ugwatsi rutoto hariho n'ivu ryegereye ivyo biti birebire.

Imvubu zibiri nini cane zifise udutwi dutoduto ziriko zota akazuba hejuru ku nkombe y'uruzi, imwe ishize izosi ryayo kuyindi. Amazi menshi cane niyo ari impande y'imisenyi nk'ikimenyetso cuko ari ikiyaga.

Ingona nini cane iriko iratambuka hejuru ku nkombe kuko itari mu mazi. Ifise urugaragamba n'ibara ry'umuhondo kw'izosi. Hari ivyatsi vyumye n'utundi dutoduto, ubonako yaje kwota akazuba hejuru y'amazi.

Itongo Rinini Cane Riteyemwo Ibigori Vyumye, N'Ikimenyetso Ko Vyasoromwe Vyavanwe Mw'Itongo. Impande Y'Umurima Harimwo Ibitoki Vyinshi Cane Bifise Amababi Atotahaye Asa N'Urwatsi Rutoto Navyo Bimaze Gukura Vyeze, Iruhande Hari Kandi Hariho N'Inzu Isakaje Amabati Yuhirije Amatafari.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti n'amashurwe birandaraye hasi nk'ikimenyetso yuko ari imirima y'ibiti n'amashurwe, biratotahaye bisa n'urwatsi rutoto, murivyo hari n'ibifise amabara asa n'umuhondo.

Itabi nyinshi cane ziri hamwe, ziregeranije, zifise amabara yera nay'umuhondo hejuru, eka harimwo n'utuvunguka dutoduto turi impande yaryo nk'ikimenyetso co kwerekana ibiba bitekeyemwo indani muri iryo tabi. Biteretse ku meza yirabura.

Ibiti vyinshi cane bisatuyemwo udusate duto duto kandi tugufi, biregeranije hamwe mu nzu isakaje amabati, yubakishije n'ivyuma nkikimenyetso ko ashobora kuba ari ubu biko bw'izo nkwi, zishobora gukoreshwa mu gucana canke zikagurishwa.

Imvubu niniya cane iryamye hasi . Mbere yayo har'umuntu ariko arayiraba arikumwe n'ubwato bwinshi cane , n'amazi. Hari n'ivyatsi vyinshi cane nk'ikimenyetso cuko ishobora kuba yapfuye yari yaje kurisha ubwatsi ivuye mu mazi, canke mu kiyaga.

Umusambi muremure ufise umubikono munini cane ubonako usokoje nkumushatsi ;ufise amabara yera ,n'ayirabura uhagaze muvyatsi ubonako amababi yavyo yaguye hasi asa n'umuhondo yumye; harimwo n'ibindi bisa n'ugwatsi rutoto.

Tonga uboha rurini cane ririmo umurima uwoibigori ibikuze n'ibigazi birebire cane bifise amabbabi n'amashami harimo, kandi inzu zisakaje amabati atukura eka n'ivyatsi hasi bisarorwatsi irutoto harimo n'urugo rwubakishije amatafari.

Ndikumana ahagaze inyuma y'imodoka, afise inkoni mu ntoke nk'ikimenyetso cuko bagomba basohore inka iri muri iyo ngendeshwa. Arikumwe n'abandi bantu benshi cane hirya y'iyo ngendeshwa, bambaye umupira eka n'inkofero itukura.

Inka nyishi cane zifise amahembe maremare n'amabara atandukanye harimwo ay'igitare, ayera eka nay'umufyiri ,ziriko zica mw'ibarabara ry'ikaburimbi hirya hari ibiti vyinshi cane bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'imyumbati eka n'umuceri n'ibindi vyatsi vyinshi cane ubona yuko ari imbuto canke ibitegwa. Ndikumana yunamye muriryotongo ariko arabagara akongera atuturira ivyatsi.

Itongo rinini cane riteyemwo imvboga nyinshi z'amashu, Ndikumana arimwo hagati afise indobo ariko aravomera ico giterwa. Basasije hasi ivyatsi vyumye uwo murima. Hirya yawo hari ubundi busize eka n'ibindi biterwa nk'ibitoke n'ibindi biti birebire.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibigori ibiraya, ibiti vyinshi cane harimwo n'ibigazi bitotahaye bifise amashami n'amababi asa n'ugwatsi rutoto. Hubatsemwo amazu yubakishije amatafari asakaje n'amabati eka asize n'irangi ryera.

Ivyamwa vyinshi cane vyegeranije hamwe, mur'ivyo harimwo amabungo, imicungwe, imyembe ifise amabara y'umuhondo nk'ikimenyetso yuko vyeze neza cane, biteretse ku meza y'igiti iri kw'isoko, harimwo n'amatunda menshi cane.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori n'ibiti vy'ivyamwa bitandukanye nk'umwembe kuko wamaze kwera kandi bariko barasoroma, Ndikumana afise zimwe mu mbuto n'amagunira abiri afise ibara ryera ariko arimburiramwo ico giterwa c'umwembe.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w' ibigori bikuze vyaheze eka n' ibigazi bire bire cane bifise amababi n' amashami atotahaye asa n' ugwatsi rutoto hamezemwo ivyatsi vy'ugwiri hagati muri uwo murima.

Ingurube nyinshi cane ziri ahantu hamwe, zifise amabara yera na yirabura, Ndikumana na Basabose barikumwe nazo nk'ikimenyetso yuko bazitwaye kw'isoko bariko barondera abazigura. Hasi hari ibivu, yambaye i pantaro n'umupira wirabura.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye n'imisozi n'amazi agize ikiyaga eka n'ibiti birebire cane bifise amababi n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko ari inkombe z'uruzi canke ikiyaga.

Igiti kinini cane c'icamwa c'indimu murivyo harimwo imbuto zitatu ziboneka zifise ibara ry'umuhondo nk'ikimenyetso cuko zeze cane hariko n'amababi atotahaye n'amashami menshi cane asa n'ugwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko harimwo n'ibindi biti vyinshi cane.

Abana benshi cane bahagaze mu mazi asa ni ingina gina ubonako atari meza hari ivyatsi vyinshi cane biri ku nkombe yayo n'ibiti birebire ubonako ari mw'ishamba bifise amababi atotahaye afise nurwatsi rutoto.

N'inka nini cane yirabura ifise n'ibara ryera kumutwe mumaso, iriko irisha ivyatsi vyumye cane, hirya hari ibiti birebire bitotaye bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Inga inyinshi cane ziri hamwe harimwo izo igitare izi akagaju ziriku zica mu nzira n'ivyatsi biivyie cane nk'ikimenyetso ku zirikuzirarisha ndi kumana afise inkoni ku rutuku imbere yiwe hari ibiti birebire cane biri mu riryo shamba.

Indimo nini iciyeko imiserege iteyeko icayi n'ibindi biterwa bitandukanye harimwo n'ibiti birebire kandi n'ubusizi bukeneye guterwako canke butara terwako ikintu n'akimwe iruhande rw'uwo murima w'icayi.

Inka nyinshi cane z'amahembe maremare zihagaze mubivu zirimwo amazi n'ivyondo; harimwo izakagaju, izumufyiriri. Ndikumana arimbere yazo yambaye igitenge ariko arazishitura yongera azihanagura.

Basabose yagiye mu murima w’ibigori , afise kimwe mu bigori vyameze ariko aragikura ku giti caco gifise n’amababi atotahaye asa n’urwatsi rutoto . Hirya no hino hari ibindi vyinshi cane biteyemwo bimaze kuzana inyange hejuru.

Amababi menshi cane atandukanye aranikiye hamwe, harimwo ayumye nayasa n' ugwatsi rutoto nikimenyetso cukwerekana itabi ritandukanye irigeze kugurishwa n' irindi rikeneye kwanikigwa biri kubiti bibiri igishinze nigikikamye

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'imyubati igiti kimwe gifis'amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto, babisasiye ivyatsi vyumye nk'ikimenyetso yuko biriko birakura neza hirya har'igiti kirekire c'amashami n'amababi menshi cane c'umwembe.

Inka y'umufyiri iriko irigata ukuboko kwa Ndikumana, irimunzu yubakishijwe ibiti bishinze n'ibindi bikitse ,isakaje ivyatsi hejuru indaro yayo hirya har'ivyatsi n'bitoke vyinshi cane.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori, imyumbati bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto. Hagati y'iyo mirima harimwo n'ivyatsi vy'urwiri vyinshi cane nk'ikimenyetso cuko ivyo biterwa hageze yuko bibagarwa.

Itongo rinini cane ririmwo amazi menshi n'imisozi miremire iriko ibiti bifise amashami n'amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto hamezemwo ivyatsi vyinshi cane nkikimenyetso cuko ari inkombe z'ikiyaga canke uruzi.

Ku mana afise inkorofani n'urutaro umuntuki hirya yiwe hari ibiti bivyishi cane bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yukwo ari mw'ishamba rikikuje umurima wiwe yaje guteramo imbuto.

Inka nyinshi cane za kagajo ziri hamwe zifise amahembe maremare, nyuma yazo hari ivyatsi vyinshi cane ubona yuko ziriko zirarisha, hirya no hino yiryo tongo hari imisozi n'ibiti birebire bikikuje iyo mirima izo nka zihagazemwo.

Itongo rinini cane riri ahantu hubakishije amabuye harimwo n'isima risize irangi ryera , hateyemwo amashurwe afise ibara risa n'umuhondo n'urwatsi n'ibiti vy'ibigazi bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Ingurube zibiri zitandukanye imwe yirabura iyindi ifisemo amabara yera nayirabura na yo nyene iri kumwe n'abagabo batatu bambaye ibirata n'amapantaro yirabura hasi na ho hagaragara ko harivu nk'ikinyemetso c'ko bazitwayeko'isoko, kuko zifise ibizirko kumugongo.

Ibibabi vy’amatabi vyumye n’ibindi bisa n’urwatsi rutoto nk’ikimenyetso co kwerekana ibibabi bitandukanye ivyumye na bibisi , biri ahantu vyegeranirije nkaho ubona yuko ati ububiko bwavyo kugira bashobore kubitondeka neza.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'umuceri, hari uducupa tubiri turimwo umuti bateramwo murico giterwa dusa n'umuhondo ahandi tugasa n'ubururu bitewe n'umuti urimwo, hirya hari ibiti birebire bifise amashami maremare.

Itongo rinini cane ririko umurima w’ibigori. Ndikumana ariko atera umuti ibiterwa vyiwe vy’ibirayi , afise ipompo mu ntoke n’umuti ariko amijagiramwo muri ivyo biraya vyiwe bifise amababi y’urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane riri mu murima w'ibigori harimwo akamwanya karimwo umuti bashira mu bigori kugira bishobore gukura neza kandi birindwe n'udukoko twinshi cane bifise amababi y'ugwatsi rutotahaye nk'ikimenyetso yuko bikuze kandi bigeze gutabigwa.

Icupa rirerire rifise ibara ryera ririmwo umuti wica udukoko dutandukanye muritwo harimwo imisiba, isazi ,eka n'inyenzi nyinshi cane hariko n'ivyandiko kuri iryo cupa bifise ibara ry'ubururu.

Indimwe zitatu z'ibigori bariko bagereze ifumbire kugire zizoshobore gukura neza NDIKUMANA afise udufumbire dukeyi ashak gushira kurivyo bitegwa vyiwe.

Ndikumana ariko atera umuti ibiterwa vyiwe afise ipompo m'untoki ariko amajagira umuti mundimo yiwe nk’ikimetso ko ashaka kubikingira udukoko twishi cane dushobora kubibuza gukura neza.

Itongo rinini cane ririmwo ibiraya, Ndikumana na Basabose bafise imwe mu mbuto zivyo birayi, hirya no hino hari ivyatsi vyinshi cane ubona ko ari uwundi umurima batarasoroma, bafise imigeyo isa n'umuhondo, harimwo n'ibiti birebire.

Inkorofani nini cane yuzuye amase yirabura hari ayandi arimpande yayo ateretseko ikanya ishizemwo , hari n'ivyatsi vyumye ubonako vyaribiyifukishije n'ibindi bisa n'urwatsi rutoto Vyameze impande y'ifumbire.

Itongo rinini cane ritewemwo ibitegwa vyinshi cane kumurongo. Imodoka irimwo iriko ica murico gitegwa iriko iravomera yifashishije ama tiyo maremare , hirya hari ubusizi bariko bateramwo n'imiti yica udukoko .

Imifuko myinshi cane ifise ibara ryera nutwandiko twinshi dusa n'urwatsi rutoto, ipanze hamwe irimwo ifumbire bakoresha kugira ibitegwa bishobore gukura neza iri munzu y'amabati n'ibiti biyisakaje nk'ububiko.

Amafi meshi cane akasemwo uduce dutoduto ari kw'isahani n'uduti tuyashinzemwo nkiki menyetso cuko aritwo bariko bararisha, iruhande hari inzoga iteretse mw'icupa n'amarori yirabura, biteretse ku rutaro rujishe mu migozi.

Amafi manini atatu ari hamwe, ari mu kigeyo gisa n'umuhondo nk'ikimenyetso y'uko ashobora kuba ahejeje kurobwa ako kanya. Bayashize mu kintu gihumeka, gicamwo umuyaga kugira ntiyononekare. Muri yo hari ayafise urugaragamba nk'ikimenyetso c'uko ari mashasha.

Amafi menshi cane ateretse kw'isahani yera yokeje afisemwo n'ibara ry'umuhondo nk'ikimenyetso yuko yatetswe mu mavuta hageze ko ashobora gufungurwa canke akabikwa eka ashobora no kugurishwa ahandi.

Ifi nini cane ihiye, akamanyu kayo karashinze kw'ifurusheti. Hirya no hino hari izindi mboga zifise amabara asa n'umuhondo n'ayatukura nk'ikimenyetso yuko ari inyanya bashize impande y'ico gifungurwa kugira bashobore kukirya neza.

Amafi meshi cane ari hamwe aracurikiranije mu mpande zose ayaraba haruguru n'ayaraba hepfo ari mu kigeyo kinini cane ubonako ubonako ashobora kuba avuye kurobwa urabona kuko agifise n'urugaragamba rwishi cane kuriyo.

Ifi zibiri ziteretse mw'isorori hari uduce twinshi cane tw'imbuto z'indimu zirikumwe nayo n'utubabi dufise amababi asa n'ugwatsi rutoto n'itomati n'ikimenyetso yuko bagomba babitekane.

Amafi atatu yokeje hejuru kumakara arikumbabura, hariko n'indimu uduce tuninni twico camwa nk'ikimenyetso yuko arico bayitekesheje. Ashobora gukoreshwa mu kuribwa canke akagurishwa n'abantu baje kuyagura.

Amafi menshi cane afise urugaragamba, aboheye ku mugozi umwe usa n'agahama nk'ikimenyetse yuko bavuye kuyaroba, azirikiye ku giti kimwe gikitse n'ikindi gishinze nk'ikimenyetse cuko araho bayabika.

Ndikumana na Basabose n'abarovyi, bari impande y'ubwato bunini cane burimwo igunira, begereye urusenga bariko baraba mu mazi menshi cane nk'ikimenyetso yuko ariho bororereye ayo mafi bagire bayarobe canke bayakure mu mazi bayatware kuyagurisha.

Ifi nini cane ishashe ku kababi gasa n'ugwatsi rutoto, iruhande hari uduce twinshi cane tw'icamwa c'indimu n'umuceri hirya yawo nk'ikimenyetso cuko ari ivyo kurya bateguye kugira bashobore kubifungura biri kw'isahani yera.

Ubwato bwinshi cane bufise ibiti muri vyo. Buhagaze mu mazi menshi cane akikujwe n'imisozi hirya no hino, ikimenyetso yuko ari uruzi canke ikiyaga. hirya ku nkombe hahagaze abantu, hari n'ivyatsi vyinshi bitotahaye.

Ibirayi bikarangishije amavuta utumanyu tw'indimu n'ifi ikaranze ifisko utubabi hejuru dusa n'ugwatsi rutoto biteretse kw'isahani yera kumeza y'igiti hirya naho hari ikirahuri kirimwo inzoga.

Ifi nini cane yokeje kukayungiro k'utwuma impande yayo har'itomati n'ibindi n'amababi asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko arivyo bariko barakoresha kugira bayiteke, musi har'amakara n'umuriro niwo bariko barakoresha mukotsa ico gitekwa.

Amafi menshi cane ari ku meza ishasheko akamwanya gasa n'ubururu, iruhande yako hari ikigeyo kirekire, n'umugabo yicaye, arumye ikimenyetso yuko yanikiwe, yajanywe kw'isoko, canke ashobora kuba ari impande y'ikiyaga aho basanzwe bakora ico gikorwa co kwanikira.

Indagara nyinshi cane ziri hamwe mu bigeyo bitandukanye bifise amabara nayo atari amwe kuko imwe isa n'ubururu iyindi nayo igasa n'umuhondo, iteretse ku meza nayo nyene y'igiti, zoshobora gukoreshwa mu kuribwa canke zikajanwa kw'isoko.

Ifi zibiri ziri mu rubura eka harimwo n'ivyamwa vyinshi cane bikasemwo uduce dutoduto. Hejuru kuriyo hari amababi asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso c'uko ashobora gukoreshwa mu guteka iyo fi.

Amafi menshi cane ari hamwe n’ikimenyeto yuko ashobora kuba avuye kurobwa. Ari mukigeyo gifise utuntu twinshi cane dutandukanye nkaho bashaka kuyareka kugira ahumeke ntaze kubora canke ngo yononekare ,ashobora gukoreshwa akagurishwa canke akajanwa mw’isoko.

Amafi menshi cane yanikiye kurusenga, n'ibiti vyinshi bikitse n'ibindi bishinze vyubakishije ahohantu banikiriye ayomafi. Hasi hari ibivu hirya yaho hari amazi menshi cane nk'ikimenyetso yuko ari ikiyaga barobamwo izo ndagara.

Yinarunyunga na Basabose bafise urusenga m'untoki murigo harimwo amafi meshi atandukanye eka munsi yabo hari amazi nkaho ari ikimetso yuko bahejeje kuroba ayo mafi, Hirya no hino hari ibiti bikikuje ayo mafi yabo bashoboye gutungiramwo murayo mazi.

Amafi maremare ateretse ku meza y'igiti, I ruhande rwayo hari utubabi dutotahaye dusa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso cuko ashobora kuba ari imbuga bagomba bakoresheje mu kuyateka, ashobora gukoreshwa, akugurishwa canke akaribwa.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti vyinshi cane bifis'amababi n'amashami atotahaye . Harimw'imisozi , har'amazi , n' amazu asakaje amabati ubona ko abantu boba babamwo , imirima iri ku miserege myinshi cane ubona ko ar'indimo z'abantu.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'amateke, y'ibitoki eka n'ivyatsi vyinshi birandarandaye, bisa n'urwatsi rutoto n'ibiti birebire bifise amashami nk'ikimenyetso co kwerekana ko iyo mirima iba ikikijwe n'amashamba menshi.

Ibitungu binini cane birimwo umurima w'amashu akuze afise amababi menshi cane asa n'urwatsi rutoto hagati muriyo ndimo harimwo ivyatsi vyuzuye cane n'amazu menshi cane asakaje amabati biboneka ko ari amashure.

Itongo rinini cane ririmwo umurima n'urugo ruriko ibitoki n'inzu yubakishije amabati. Hari ibiti vyinshi cane bifise amababi asa n'urwatsi rutoto n'amashami yavyo nk'ikimenyetso yuko iyo nzu ikikujwe n'ishamba.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiraya, ibiti birebire, eka n'amazu yubatsemwo menshi cane, asakaje amabati. Harimwo hirya, ibindi biti vy'ivyamwa nk'amavoka, imyembe, eka n'ibigazi birebire, bifise amashami atotahaye.

Itongo rinini cane ririko imirima itandukanye y'ibitoki, ibigori n' uruzitiro gwubakishije ibiti bishinze n' ibindi bikitse, harimwo ibiti bire bire cane bifise amababi n' ivyatsi vyameze hasi ubona ko ari ugwiri.

Itongo rinini cane ririmwo ivyatsi birenvye cane biriko birakura bita ibibingo eka n'ibitoki navyo nyene bifise amababi atotahaye bimaze kwama bifise n'imbagu kumpande zishigikiye ivyo bitoki, hirya hari amazu asakaje amabati.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ivyatsi n'amashurwe asa n'umuhondo. Harimwo n'umuseyi mwinshi cane n'umwana yambaye umupira wera. Hari amazu menshi cane nk'ikimenyetso yuko haba abantu n'ibiti vyishi cane bikikuje iryo tongo.

Ibiti vyinshi cane birebire vy'imikaratusi eka n'ibindi biti bitobito, n'ivyo biri mw'ishamba rigizwe n'amabuye menshi cane eka ubona ko bitotahaye bifise n'amababi y'urwatsi rutoto n'ayandi yera.

Itongo rinini cane ririko umurima w'ibiti vy'imikaratusi, bifise amababi ashaka kwera harimwo kimwe kirekire kitagira amashami namwe, ariko gifise amababi maremare asa n'urwatsi rutoto atotahaye, hameze mwo ivyatsi rw'urwiri hagati muri ivyo biti.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibitoki, imyumbati eka n'ibiraya harimwo bimwe bimaze kuzana amashurwe yera biratotahaye bifise n'amababi asa n'urwatsi rutoto hubatsemwo inzu isakaje amabati.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiraya bikuze bifise amababi asa n'ugwatsi rutoto. Ndetse, bimwe na bimwe bifise n'amashugwe yera. Nk'ikimenyetso cuko bigeze kubagagwa canke gusoromwa imbuto zavyo

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori n'ibiti bire bire n'ubusizi buri hagati y'ivyo bigori, biboneka ko vyumye nk'ikimenyetso yuko vyimbuwe kuko ivyatsi vyavyo ntibigisa n'urwatsi rutoto, ibindi biti birebire bifise amashami n'imisozi yegereye uwo murima.

Tungo ririndi cane ririmo ubusizi n'ibiti vyicane mfise amashami n'amababiri asa n'urwatsi i rutotu harimwo n'imirima y'ibigori irimo ibigori ikimenyetso yuko hahoze ibigori vya soromwe ibiti nibirebire vy'ivyamwa vy'amavuka.

Itongo rinini cane riri mumurima w'ubushaza n'ibitoki bimaze kwera eka bifise n'amababi meshi cane atotahaye , Ubushaza bumaze kuzana amashurwe nk'ikimenyetso ko bukuze bushobora kubagarwa canke gusoromwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w' ibigori n' ibindi bitegwa bitandukanye nk'ibitoki, imyumbati eka ivyo bigori vyegerejwe n' ivu cane nk'ikimenyetso cokwerekana ko babi bagaye bakuyemwo ugwiri, hari n' ibiti bire bire bitotahaye.

Itongo rinini cane riri mu murima w'ubushaza ibigori n'ibiraya impande yaho hari inzira itandukanijwe n'ubusizi harimwo n'ibiti birebire biteyeko, eka n'amashurwe menshi cane yera eka nayari asa n'urwatsi rutoto, hiryari imisozi miremire cane.

Itongo ririni cane ririko ririshwaho n'intama zitandukanye zirimwo izifise amabara yera n'ayumugina, harimwo ibitoki bikuze bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, n'inzu zobakishije amatafari zisakarishije n'amabati.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ikaroti n'ibigori n'ibiti birebire bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto, Basabose ariko aca mu nzira irimwo uwo murima, yikoreye inkwi nk'ikimenyetso cuko avuye gusenya.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w’ubushaza, ibiraya ,ibigori, ibitoke eka n’ibiti vyinshi cane vy’ivyamwa nk’amavoka, eka harimwo n’imikaratusi miremire ifise amababi atotahaye asa n’urwatsi rutoto, impande y’iyo mirima hari amazu asakaje amabati.

Igiti kirekire cane gifise amashami menshi cane n'amababi manini asa n'urwatsi rutoto bita umurinzi. Kiri impande y'ibindi vyatsi vyinshi cane n'amazu yubakishije amabati eka n'ibindi biti birebire bikikuje ayo mazu.

Itongo rinini cane ririko umurima w'ibitoki bimaze gukura vyeze, bifise n'imino kuko bitegesheje ibiti, harimwo n'ibindi biti vyinshi cane bifise amababi n'amashami asa n'ugwatsi rutoto, n'imirima y'imyumbati myinshi cane.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibitoke n'imyumbati eka n'ibiti birebire biriko amashurwe. Imbere y'aho hariho ubushize burimye mw'ivu ryinshi cane nk'ikimenyetso y'uko ari isi irindiriwe guterwamwo ibiterwa vyinshi cane. Hamezemwo n'ivyatsi ku ruhande.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye irimyemwo ibigori, ubushaza n' ibiraya biteye ku murongo, hirya yiryo tongo hari imirima y' ibiti bire bire n' ikimenyetso yuko iryo tongo rikikujwe n' ishamba rinini cane, bifise amababi asa n' ugwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiharage n'ibigori vyumye n'ibiti birebire cane ubona ko bikikuje ishamba ry'uwo murima. Harimwo imisozi miremire, hejuru mu kirere hasa n'ubururu, harimwo n'amabara yera.

Igiti kinini cane gifise amababi n'amashami cane biri hamwe nivyatsi vyumye nibindi bitotahaye nkikimenyetso yuko ari mw'ishamba rinini cane nimirima yibitegwa bitandukanye.

Itongo rinini cane riteyemwo ibiti n'amashurwe menshi harimwo ayasa nagahama, ayatukura nayandi asa nurwatsi rutoto n'ibiti bifise amashami n'amababi nkikimenyetso ari ishamba rinini gose.

Itongo rinini cane ririmwo umurima urimwo amashugwe yera na y'umuhondo, n'igiterwa naco giteye kw'itongo rinini cane rikikujwe n'ibiti birebire bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto, harimwo ivyatsi vyinshi cane.

Itongo rinini cane ririmwo ubusizi nibiti binini birebire vy'imikaratusi bifise amababi n'amashami atotahaye. Hari n'ivyamwa vyinshi nk'imyembe, amavoka biteye ku ruhande yubgo busizi rirabonvye cane.

Itongo ririne cane riri mu murima w'ibigori n'ubusizi n'ibiti vyicane vy'imikaratosi birebirefyoamashami indama ababi asarwatsi rutoto ibigorigoriko ikimenyetso c'ukugerekanako vya saruwe izo mbuto z'ibigori barimwe muri uwo murima w'ijoto unga.

Itongo rinini cane ririmyemwo ibiterwa vyinshi cane, ibitoke, amavoka eka n'amazu yubatsemwo menshi asakaje amabati asa n'ubururu ubonako ashobora kuba ari ishure. Bayaga ariko aca munzira iri iruhande y'iryo tongo yambaye umupira wirabura.

Itongo Rinini Cane Ririmwo Umurima W'Ibigori, N'Ibitoki Eka N'Ibiti Vy'Ivyamwa Vy'Amavoka. Harimwo N'Ubusizi Bubonekamwo Ivu Ryinshi Cane N'Ikimenyetso Yuko Ari Itongo Barindiriyemwo Gutera Mwo Imbuto.

Umurima munini cane w'ubushaza buri mw'itongo ririkumwe n'ibiti bikikuje Uyo murima bifise amashami n'amababi atotahaye maremare cane asa n'ugwatsi rutoto, hirya hariho n'imbago bashaka kuzorembeza ubwo bushaza.

Itongo rinini cane riteyeko umurima w'ibigori, bikuze bifise amababi yumye nayandi asa n'ugwatsi rutoto nkikimenyetso yuko vyeze ko bifise ibigori vyahetse vy'imitumba hasi hari ivyatsi vyinshi cane birandaraye.

Itongo rinini cane ririko umurima w'ibigori n'ibiraya n'ibiti birebire bifise amashurwe yera n'amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto, hirya hari imisozi miremire cane ihanamiye iryo tongo niyo mirima.

Itôgo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y’ibiraya, ibigori, amateke n’imyumbati, hariho n’ibiti bikikuje iyo mirima birebire cane bifise amashami n’amababi asa n’urwatsi rutoto hateyemwo n’amashurwe afise ibara ryera.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibitoke, inzu zubakishije amabati asakajwemwo atukura, eka n'izindi ziriko amatafari n'ibiti, intama nyinshi cane ziriko zirarisha ivyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'amabungo. Ivyo vyamwa bireze biri kumababi n'imigozi y'ico gitegwa miremire irandarandaye hejuru kubiti vy'imikaratusi barembeje ico gitegwa bishinze n'ibindi bikitse.

Itongo rinini cane iteyemwo umurima w'ikawa usashishije ivyatsi vyumye hirya no hino hari ibiti birebire nk'ikimenyetso yuko uwo murima uzungurukijwe n'ibiti vy'ishamba rirerire, ico giterwa gifise amababi maremare kandi atotahaye.

Buname na Basabose bafise itiyo muntoki bariko bahuza imwe kuyindi kugira bazoshobore gushiramwo amazi, bahagaze mu ndimo y'amashu nk'ikimenyetso yuko bashaka kuzoza barayavomerera inyuma yabo harumurima w'ibigori utotahaye ufise n'amashugwe n'amababi asa n'ugwatsi rutoto.

Ivoka risatuyemwo kabiri rifisemwo ikibuto indani, nk'ikimenyetso co kwerekana ko ryeze neza cane. Rifise ibara risa n'urwatsi rutoto inyuma ku gishishwa, rigasa n'umuhondo indani muri ryo. Bariteretse ku meza ririkusa n’ibara ryera.

Inkoko nyinshi cane ziri hamwe zirunamye hari izifise imibiko minini miremire itukura n'izifise migufi nk'ikimenyetso ko harimwo isake n'inkokokazi ziriko ziranoba zishize imitwe hamwe hirya no hino hari amatafari asa n'umuhondo.

Umurima munini cane w'amateke. Bimwe murivyo bifise amababi menshi cane maremare atotahaye asa n'urwatsi rutoto. Ivyatsi vyinshi cane biri impande y'ico giterwa nk'ikimenyetso yuko bishobora kuba bigeze kubagarirwa.

Itongo rinini cane riri mu murima w’ibiharage biriko birakura . Basabose afise imbago ku rutugu arikumwe na Ndikumana bariko bararengana baca mu murima kugira bashobore gutambika izo mbago kugira bazoshobore kuzikoresha hageze kurembera uwo murima.

Itongo rinini cane ririko umurima w'amashu rimwe muriryo rifise amababi manini cane atotahaye asa n'urwatsi rutoto riri pfumbase nk'ikimenyetso co kwerekana ko ryeze rimaze gukomera rishobora gukoreshwa mu kuribwa canke rikagurishwa.

Imifuko myinshi cane yera yuzuyemwo ibiraya vyinshi cane bifungishije imigozi ikimenyetso yuko babitse umwimbu bavuye gusoroma, bashobora kuba bagomba babijane kubigurisha mw'isoko canke bakabibika kugira bizovemwo imbuto zico giterwa.

Itongo rinini cane ririko imiserege myinshi cane y'indimo y'imirima itandukanye y'ibigori, ibitoki eka imyumbati harimwo n'inzu isakaje amategura n'imisozi, n'imirima yubatse mugishanga ubonako bateyemwo imiceri.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ubushaza n'ibiharage, uteyemwo kandi n'ibiti vy'ivyamwa vy'amavoka n'imyembe. Ndikumana ariko arabagara ivyo biterwa, yambaye umupira usa n'urwatsi rutoto n'igitambara c'umuhondo.

Intete nyinshi z'ibiharage ziri hamwe mu kintu c'ubururu zifise amabara atandukanye ; ayera , ay'ubururu , ay'irabura, eka nay'umuhondo bitewe n'ukuntu vyagiye birasoromwa . Ikimenyetso yuko rero ibiharage vyumye bishobora kuribwa canke bikaja kugurishwa.

Ivyamwa vyinshi cane n'imboga zitandukanye harimwo imbuto z'amavoka, itomati, imicungwe, imandarine n'ibirungo bitondetse hamwe nk'ibiri mw'isoko yubakishijwe amabati n'ivyuma. Harimwo abagore n'abagabo.

Itongo rinini cane ririko umurima w'ibiharage. Ndikumana ahagaze muri ivyo bibabi bitotahaye vy'ico giterwa, ari kumwe na bamwe bagize urunani rw'abarimyi bico giterwa. Hirya y'abo hari ibiti birebire bifise amababi atotahaye.

Ijumbu vyenshi cane bifise ibara ritukura ibigororotse n'ibitagororotse vyegeranirije hamwe ikimenyetso yuko vyezee bishobora gukoreshwa canke bikabirikwa nk'umwimbu canke bikajanwa mw'isoko harimo bimwe bisatuye hasi no hejuru.

Ibirayi vyinshi cane bifise ibara ryera biri mu nzu yubakishije amatafari harimwo n'imbaho zikitse nizindi zishinze bishanje nk'ikimenyetso yuko biri mububiko isakaje amabati hirya naho hari amabuye

Ndikumana na Basabose barikumwe n’abandi basangiye umurima w’umuceri bateye . Bafise ikigeyo nk’ikimenyetso yuko bagiye kwimbura , bamwe na bamwe bafise zimwe mu ngemwe n’imbuto z’ico giterwa ,hirya yabo hari ibiti birebire cane.

Ndikumana afise isuka k'urutugu, yambaye igitenge kirimwo amabara atukura, hirya yiwe hari imisozi miremire n'ibiti, ariko aca m'umurima w'ibigori vyeze bikuze ubonako bimaze kuzana uruyange.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w‘ ibiraya. NDIKUMANA arikumwe na BASABOSE bafise amasuka barunamye nk‘ ikimenyetso yuko bariko barabagara begereza ivu ry‘ ico giterwa. Hirya hari inzu yubakishijwe amatafari isakajwe n‘ amabati .

Intama zitatu zirikumwe mu bwatsi bwinshi cane butotahaye busa n'urwatsi rutoto. Inyuma yazo hari ibiti birebire cane bifise amashami n'amababi menshi nk'ikimenyetso cuko zagiye kurisha mw'ishamba. Zifise amabara yera n'ivyoya vyinshi cane.

Amateke yamafyiru atatu ari hamwe araharuye amaze kuvako imizi yayo nkikimenyetso yuko ashobora gutekwa canke akagurishwa kwisoko ateretse ku meza ifise ibara ryera ashobora kandi mugukoreshwa mukuribga .

Amavoka menshi cane afise n'inkondo yegeranirije hamwe ku meza zimbaho NDIKUMANA ari imbere yiyo meza afise umupira wera mu ntoke ariko ahanagura ayo mavoka nkububiko bwayo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima uteye ku murongo . Ndikumana na Basabose bariko barabagara bongera bakuramwo ibindi vyatsi vyameze hagati mubiterwa, hirya y’aho hari abandi bahagaze

Itongo rinini cane ririmwo umurima w’ibigori bifise amababi yavyo maremare atotahaye asa n’urwatsi rutoto . Bimaze guheka bimwe bimaze guserura n’inyange nk’imishatsi bizokwerekana ko bimaze gukura, hasi hari ivu ryerekana ko babigaye bakuyenwo urwiri.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'amabungo arandarandaye hejuru ku biti hariko ivyamwa vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto n'amababi menshi cane ikimenyetso cuko umurima w'ico giterwa umaze gukura cane

Ivyamwa vyinshi cane vyegeranirije hamwe ku meza z'ibiti muri vyo harimwo amatunda, amavoka, eka amamandarine, imyembe, n'imyungu nkaho babitwaye kw'isoko. Imbere yavyo har'abagore bambaye ibitenge n'ibitambara mu mutwe.

Ndikumama afise imitumba y'ibigori itanu ifise intete zera n'amababi yavyo yumye, nk'ikimenyetso yuko bigeze gusoromwa. Hirya no hino harimwo ibindi biterwa vy'ibitoki n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiraya biteye kumurongo Ndikumana na Basabose bariko barabagara bakuramwo ivyatsi biri hagati yico gitegwa hirya harabantu benshi cane bahagaze impande yabo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibijumbu, hateyemwo n'ibiti vy'imyumbati vyinshi cane bitandukanye. Basabose arikumwe na Ndikumana bafise isuka ku rutugu yambaye umupira utukura, hirya no hino harimwo ivyatsi muri iyo mirima.

Ibitunguru vyinshi cane bifise ibara ryera nibindi bitukura bitondetse nkamakunku kumeza y'igiti nk'ikimenyetso yuko vyajanwe ku isoko kugira bigurishwe impande yavyo hari ibijumbu navyo nyine bifise ibara ritukura.

Ndikumana ari hagati y'ibiharage mu murima utotahaye ufise amababi asa n'urwatsi rutoto y'umukubi, inyuma yiwe har'ibiti birebire cane bifise navyo amababi n'amashami maremare n'imisozi iķikuje uwo murima wiwe.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye. Muriyo harimwo intore zishinzemwo uduti dutoduto cane turembeje ico giterwa .Hamezemwo ivyatsi birandaraye hasi vy'urwiri hirya no hino hari ibiti birebire bikikuje uwo murima.

Ibigori ibifise imitumba minini minini cane n'amababi yavyo. Ndikumana abifise mu ntoki. Muri vyo, hari ibisa n'umuhondo n'ibindi vyera. Hirya yaho, hari uwundi murima wumye w'ibigori ubonako ukenewe gusoromwa canke ariko arawusoroma.

Itongo rinini cane, ririko umurima w'ubushaza ifise zimwe mu mbuto zico giterwa n'amababi menshi cane atotahaye n'amashurwe asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko ico giterwa cakuze kigeze gusoromwa.

Ariku mana afise isuka mu ntoki yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe gisa n'ubururu, ariko abagara ibiraya vyiwe ari kumwe na ri narunyonga inyuma yabo hubatse inzu isakaje amabati n'ibitoki vye cane bifise amababi ya sa n' urwatsi rutoto.

Inzu yubakishije ibiti bishinze, ibishashe hasi, n'ibindi bikitse, niyo ndaro y'impene. Harimwo izifise akagajo izirabura eka n'izifise amabara yera. Ndikumana na Basabose bariko batera urushinge izo mpene.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiharage birembeje ibiti biriko n'amashurwe bimaze kuzana imikerera iruhande yavyo hari ivyatsi birebire ubona ko ari ubwatsi bwinka, Ndikumana afise isuka k'urutugu yambaye ikoti risa n'agahama.

Ivoka rinini cane riteretse ku meza y’igiti y’urubaho, rirasatuye indani harimwo ikibuto cico giterwa; hirya yaho hari urunyanya ruteretse impande yarwo, ikimenyetso yuko ushobora gukoreshwa mu kuribwa

Ibiraya bifise ibara ryera , biriko n'ivu . Bir'impande y'ivyatsi vyinshi cane bifise ibara risa n'urwatsi rutoto. Nk'ikimenyetso cuko ar'umurima wico giterwa . Hirya har'ibiti birebire bikikuje uwo murima n'iyo ndimo.

Intama nini cane ifise ubwoya bwinshi ubona yuko bazimwa kugira bazozikoremwo impuzu, ihagaze mu vyatsi vyinshi vyera nibisa n'urwatsi rutotahaye, murivyo hari ivyakiwe n'izuba, nayo nyene ifise ibara ryera.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye muriyo harimwo ibigori, ibitoki bimaze kwera kuko bifise imbago zibishigikiye hirya hari inzu yubakishije ibiti isaje amababati hasi hari ivu nkikimenyetso yuko ari ubusizi.

Ndikumana na Basabose bariko baratora udukoko turi mu mbuto zitandukanye n'impeke bashoboye gusoroma bagakura mu mirima, hirya yaho hari umurima w'ibitoki bitotahaye bifise amababi asa n'urwatsi rutoto umwe muribo yambaye inkofero.

Igiti c'ivoka kiriko kirakura kiri mubusizi gishashije ivyatsi vyumye, gifise amababi asa n'ugwatsi rutoto ikimenyetso yuko kiriko kirakura neza kibonvye. iruhande harivu ryerekanako aritongo ririmye ririmwo ubusizi.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye n'ivyamwa vyinshi cane; harimwo amabungo, eka ikawa, amateke, n'ibitoki vyinshi; Bishashirije hasi ivyatsi vyumye nk'ikimenyetso cokurinda ugwiri ruzokura hagati murivyo bitegwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima uteyemwo ibiterwa , bifise amashurwe yera n'ipampa. Harimwo Basabose na Ndikumana bariko barasoroma ico giterwa. Hirya no hino har'ibiti birebire vy'umukaratusi bikikuje uwo murima, n'igiti kinini kiryamyemwo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiraya, Ndikumana na Basabose bafise isuka bariko barasoroma ico giterwa. igunira ririmwo bimwe mu mwimbu bamaze gusoroma, hirya nohino har'ibiti nk'ikimenyetso yuko rikikujwe iryo shamba n'uwo murima.

Ibijumbu vyinshi cane birimwo amateke bifise ibara ritukura, bitondetse ahantu hamwe nk'ikimenyetso cuko bivuye gusoromwa canke bigomba bijanwe mw'isoko. Bishobora gukoreshwa bikabikwa canke bikajanwa kugurishwa.

Itongo rinini cane ririko umurima w'ibigori bimaze kwera kuko igiti cico giterwa kimaze kwera ko ibigori bibiri bibiri bifise amababi asa n'urwatsi rutoto hasi hari ivu nkiki menyetso ko vyabagariwe havanwemwo urwiri.

Ndikumana na Basabose bavuye kwimbura inanasi bafise zimwe murizo mbuto mu ntoki, hirya hari amazu y'ubakishije amabati n'ibiti vy'amashurwe menshi afise ibara rishaka gusa n'umuhondo nayandi afise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Intore nyishi cane zifise inkondo nk'ikimenyetso yuko ariho zikiva m'umurima zihejeje gusoromwa zifise ibara risa n'urwatsi rutoto hejuru k'umutwe ariko zozo zirera zishobora k'ugurishwa canke zigatekwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'amabungu. Ivyamwa vyinshi cane vyeze ku biti biteye bishinze n'ibindi bikitse nk'ibirembeje ico camwa c'amabungo. Bifise amababi menshi cane atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Ndikumana na Basabose bafise isuka mu ntoke, bunamye mu murima w'ibijumbu bariko bara bibagara. Hirya yabo hari ivyatsi vyinshi cane bitotahaye, bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto. Hirya kandi hariho umurima w'ibitoki n'imisozi miremire.

Imbuto nyishi cane zegeranirijwe hamwe, muri zo harimwo imyembe, imicungwe, mandarine eka n'ibitunguru vyinshi cane birimwo n'amatunda n'amabungo. Abagore benshi begereye imbere yavyo nk'ikimenyetso yuko ari kw'isoko. NDIKUMANA na BASABOSE barikumwe nabo.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye harimwo n'imyumbati ifise amababi y'urwatsi rutoto eka n'ibiti birebire ubona ko ari imisozi iriko ivyo biti vy'amashamba harimwo kandi n'amazu y'abantu.

Ku mana hayoroye inkoko nyinshi cane, ariko akora mu ndobo ifise ibara ryera niritukura ashizemwo intete z'ibigori, ariko arazeha inkoko nyinshi cane ziri hamwe izifise imibuku mitoya itukura namiremere nk'ikimenetso c' kuwerekana ku arisaki n'inkokokazi.

Igitoki kinini cane gifise inkondo gishigishije igiti eka kikaba gifise n'amababi maremare cane afise urwatsi rutotaye n'imino minini yuko ruceze cane, gisashishije hasi ivyatsi vyeze cane vyumwe n'amababi yaco yatose yumye.

Ibiraya vyinshi cane bifise ibara ryera biriko n'ibivu, birikumwe n'amababi yavyo asa n'urwatsi rutoto nkikimenyetso yuko bariko barabisoroma bikiri mumurima ,bishobora gukoreshwa mugutekwa canke bikajanwa kw'isoko.

Ndikumana afise umutumba w'ikigori mu ntoke kiriko amashishwa yambaye igitambara gisa n'ubururu n'ibitenge hirya yiwe hari ibindi bitegwa vyinshi cane bifise amababi y'utwatsi rutoto Basabose nawe ariko amufasha kwimbura ico gitegwa.

Umurima mu nini cane w'ibiraya niwo bariko baravomera, Ndikumana afise ipompo mu mugongo isa n'umuhondo ariko ateramwo umuti kugira yice udukoko turya umurima wiwe, Hirya hari ibiti vyishi cane vyimi karatusi.

Ibigori vy'imitumba vyinshi cane bifise intete zera bifundikanije amababi yavyo vyanikiye hejuru ku biti bishinze n'ibindi bikitse vy'ubakishije inzu y'ububiko isakaje amabati ikimenyetso yuko ari umwimbu wimbuwe wabistwe.

Amavoka menshi cane ari hamwe ari ku meza y'igiti rimwe muriryo rira satuyemwo uduce tubi cane ritonoye ryavuyeko igishishwa irindi ririmwo ikibuto c'ico gitegwa rifise ibara risa n' ugwatsi rutoto.

Ivoka rinini cane riteretse ku meza yera risatuyemwo kabiri rifise n'ikibuto cico camwa biboneka yuko ryeze neza kuko riramanyuyemwo kabiri risa n'urwatsi rutoto inyuma ku gishishwa.

Itongo rinini cane ririko umurima w' amashu amaze kwi fumbata afise amababi asa n' ugwatsi rutoto, harimyemwo ibindi bitegwa nk' iregarenga muri uwo murima nazo nyene zirabomvye zifise amababi asa n' ugwatsi rutoto.

Mandarine nyishi cane zifise ibara ry'umuhondo gw' ikimenyetso yuko zeze cane zirihamwe n' amababi yazo asa n' ugwatsi rutoto n' umuhondo, bishobora kugurishwa canke bikaribwa kuko bikuze vyeze neza.

Igiti c'icamwa c'ipapayi Kiriko kirakura cane kuko gifise ivyamwa bimwe murivyo hari ibisa n' umuhondo n' ibindi bisa n' ugwatsi rutoto n' amababi yico gitegwa n' ikimenyetso cukwerekana ivyeze n' ibitarera.

Abantu benshi cane bari kumwe bafise amasuka menshi cane , abo barunamye, inyuma yabo hari ibivu nk’ikimenyetso yuko bariko bararima Kuko imbere yabo hari ivyatsi vyinshi cane . Muri bo harimwo abagore n’abagabo bambaye ibitenge.

NDIKUMANA ari mwitongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y' imyumbati, ibigori, ubushaza eka n' ibiti bire bire cane bifise amashami n' amababi asa n' ugwatsi rutoto, yikoreye umufuko wera yambaye igitenge ahetse n' umwana.

Umurima muremure uri kw'itongo rinini ririko ibiti, eka n'imiserege yiyindi ndimo. Ndikumana arikumwe n'abamwe bagize urunani rw'abarimyi bagiye kuraba umwimbu wabo w'ibiharage bimaze gukura bifise amababi asa n'urwatsi rutoto.

Itongo ririni cane ririmwo ibiti vyinshi cane bifise amababi n'ivyamwa vy'umwembe bitandukanye n'ikimenyetso c'uko aritongo ririmyemwo ico camwa ni co giterwa c'umwembe hari n'ibindi vyamwa bitandukanye nk'amavoka biteyemwo muri uwo murima.

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba bifise intete zavyo zifise amabara yera n'ayumuhondo biri mu kigeyo n'amababi yavyo asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso co kwerekana ko ico giterwa ceze, cakuwe mw'itongo.

Imyumbati myinshi cane ifise ibara ryera yegeranirijwe hamwe irashanje nk'ikimenyetso ko yanikiye, iruhande hariho uduti tureture twinshi cane n'ibitoke biteye mu murima bifise amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Ibitunguru vyishi cane bifise amababi ndetse na karoti impande yayo vyegeranirije hamwe nk'ikimenyetso cuko bivuye gusoromwa mu murima bigombe bijanwe kugurishwa canke bishobora gukoreshwa mu mu gufungurwa.

Inkoko nyinshi cane ziri hamwe, zifise imibiko mitoya nk'ikimenyetso cuko zikiri ntoya. Ndikumana afise imwe murizo nk'ikimenyetso cuko ariko arazigaburira mu bwato, ariko aziha umuceri. Hirya yiwe hari ibitoki biteye mu murima.

Ibijumbu bibiri bifise ibara ritukura biteretse ko umupfuko uwera na wenyeneye urimo amabara atandukanye y'umuhondo n'ayururo nk'ikimenyetso cokwerekana ko ivyo bijumbu vyeza, kandi bikuze bishobora gukoreshwa mu kuribwa cankwe kujanwa kw'isoko.

Itongo rinini cane ririmwo igiterwa c'ikawa ibiti vyinshi cane bifise amashami n'intete eka n'amababi atotahaye asa nurwatsi rutoto Ndikumana afise urutaro yamuye zimwe mu ntete zico giterwa zifise ibara ritukura ariko arazigosora.

Amagunira menshi cane arimwo ibirayi vyuzuye bibohesheje imigozi birikumwe n'ibigori vyinshi cane iruhande yiyo mifuko yera, hari n'ibiti vyinshi cane vyeze bifise amababi n'amashami atotahaye hirya hari abantu bavuye kwimbura ivyo biraya.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiraya. Vyegeranirije hamwe izo mbuto z'ico giterwa. Hirya no hino hari ubusizi, ivu niryo ririmwo impande y'ivyo biraya, nk'ikimenyetso cuko bihejeje gusoromwa muriryo itongo ry'umurima wavyo.

Itongo rinini cane ryubatsemwo inzu yubakishije amabuye asize irangi ryirabura, n'urugo rwubakishije ivyuma harimwo ibiti birebire bifise vy'amashurwe bifise amashami , n'amababi asa n'urwatsi rutoto . Rwubatsemwo n'ayandi mazu menshi cane , ikimenyetso ko habamwo abantu.

Imyumbati myinshi cane isatuye yera indani ifise ibishishwa vyavyo, irikumwe n'amababi yico giterwa asa n'urwatsi rutoto iteretse mu kigeyo kijishe mu migano. Ndikumana yegereye impande y'ico giterwa.

Inka nini cane itagira amahembe iryamye m'ubwatsi bwishi cane n'amashurwe asa n'urwatsi rutoto n'ayandi asa n'umuhondo hirya yayo hari ibiti birebire cane bifise amashami n'amababi nk'ikimenyetso ko nayo ari mwishamba rinini cane.

Ndikumana yambaye ikanzu afise ikaroti nyishi cane mu ntoki hari n'izindi ziteye muri uwo murima hagazemwo n'ikimenyetso yuko ariko arerekana yuko ico giterwa ceze kandi gisoromye gishobora ku gurishwa canke ki kajanwa mu isoko bifise amababi y'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo ibiterwa bitandukanye harimwo ivyamwa vya mandarine n'imicungwe bifise amababi asa n'urwatsi rutoto. Bimwe muri ivyo vyamwa bisa n'umuhondo nk'ikimenyetso cuko vyeze, bigeze gusoromwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ubusizi uciyemwo imirongo, bakaba bariko bateramwo ibiraya abantu benshi cane, umwe muribo yambaye inkofero itukura n'ipantaro y'ubururu, hirya no hino hari ibiti birebire vy'imikaratusi n'ibarabara ry'ikaburimbo riri impande y'uwo murima.

Imbuto nyicane eza amuvuka zigeranije hamwe afise ibara esa n'urwatsi rutoto gikimenyetso yuko yeze eneza cane ashobora gukoreshwa mu kujanwa kw'isoko canke na ho akabikwa agafungurwa.

Itongo rinini cane riri mu murima w 'ibitoke bimaze kwera, bifise imino myinshi cane n'ikimenyetso yuko bikuze. Hasi hashajije ivyatsi vyinshi cane vyumye, n'amababi yavyo y'igitoke yaguye hasi amaze kwuma.

Amavoka abiri ari hamwe, rimwe muri ryo rirasatuye ribonekamwo ikibuto caryo risa n’ivu irindi naryo riracariko amashishwa asa n’urwatsi rutoto ateretse ku meza yera nk’ikimenyetso co kwerekana Ivoka rimeze neza cane .

Intore nyinshi cane ziri hamwe zifise n'inkondo ku mitwe yazo isa n'urwatsi rutoto, urundi rumwe rusatuyemwo uduce twinshi cane, indani harimwo utubuto twico giterwa, nko kwerekana ko yeze neza cane.

Ndikumana afise umurima w'ibiraya ariko arawuvomera ,uwo murima wiwe uri hagati y'imisozi miremire n'ibiti vyinshi cane vy'imikaratusi ,yambaye igitenge afise n'igitambara hirya nohino har'ivyatsi vyinshi cane.

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba biri hamwe bifise intete zisa n'umuhondo, ninavyo bariko barashira mu magunira menshi cane atandukanye nk'ikimenyetso yuko bariko baravyimburiramwo kugira bashobore kubibika neza, bashobora kubikoresha ku mbuto canke bakabigurisha.

Itongo rinini cane riteyemwo inyanya zirimwo imbuto zimaze kwera kurivyo biti vyico giterwa, harimwo kandi n'amababi yaco agitotahaye asa n'urwatsi rutoto, izo mbuto harimwo izisa n'agahama nizindi zifise ibara ry'icatsi ikimenyetso yuko hari izeze n'izitarera.

Ivyamwa vyinshi cane biteretse mu nkoko zitandukanye, mur'ivyo harimwo amatunda atukura, n'ayandi asa n'ugwatsi rutoto, harimwo mandarine, imyembe, eka n'imicungwe nk'ikimenyetso co kwerekana ko ari isoko baje gucururizamwo.

Ibirayi vyinshi cane biri mu mufuko, bifise n'ivu kurivyo, ikimenyetso y'uko bivuye mu murima. Ndikumana ari kumwe na Basabose, afise bitatu mu kiganza ciwe, hamwe na Inarunyonga nawe ariko arakuramwo ibitameze neza muri uwo mufuko.

Imyumbati myinshi cane idatonoye yegeranirijwe hamwe nk'ikimenyetso ko ivuye kwimburwa yasoromwe mu murima . Ishobora gukoreshwa mu kugurishwa canke ikabikwa bakayikoramwo ibindi vyokurya nk'uburobe eka n'ibindi bitandukanye.

Ndikumana na Basabose bafise isuka mu ntoki, barikumwe na bagenzi babo bariko bararima hasi hari ivu nk'ikimenyetso yuko bariko bashaka ahantu ho gutera imirima yabo, hirya hari inzu isagaraje amategura.

Itongo rinini cane uri mumurima w'ibiharageye bikuze bifise amababi atotaye asana n'urwatsi rutoto bita umukubi, bishinze k'uduti tureture tunini cane twinshi bashoboye kuremeza kugira ivyo biharage nizokurireko bizane imigera n'imikerera, ndikumana ari hagati murivyo.

Ibigori vy'imitumba vyinshi cane bimanitse ku biti birebire vyirabura bikitse n'ibishinze eka n'intete zivyo bigori zisa n'umuhondo. Biri mu nzu yubakishije amabati atukura eka n'urugo rwayo narwo ruratukura.

Umwimbu mwinshi cane w'ibiraya utekeye mu magunira afise ibara ryera BASABOSE na NDIKUMANA bari impande yuwo mwimbu wabo bahagaze mu vyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto, hiryo yabo hari abantu bambaye impuzu zirabura.

Intete nyinshi cane zubushaza bwumye bitewe nibara ryayo ryumuhondo riri mwigunira ryera eka urabona yuko bashatse kwerekana imbuto zubushaza bwabitswe bushobora gukoreshwa muguterwa canke bakabigurisha mwisoko.

Ndikumana arikumwe na Basabose bariko baratotorera intore bateye mu murima wabo, bambaye ibitenge bisa n'urwatsi rutoto, uwo murima wabo ufise amababi nayo nyene akibumvye asa niryo bara ry'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'icayi ufise amababi atotaye nk'ikimenyetso cuko weze, ndikumana na basabose bafise ikigeyo bariko baramura amababi y'ico giterwa yambaye igitenge na mugenzi we nawe nyene nuko nyene hirya no hino hari ibiti bikikuje ico giterwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ivyamwa vy'amabungo .Haboneka ibimaze kwera biriko ivyamwa bitandukanye biriko biravomerwa n'umugore yambaye igitenge n'umupira usa n'urwatsi rutoto n'igitambara cirabura.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti birebire bifise umutumba munini n'amashami maremare afise amababi manini ubanako asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso c'ishamba rinini cane hasi hari ivyatsi vy'amababi yumye.

Itongo rinini cane rigizwe n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto birandaraye hasi ubona ko ashobora ari ishamba rikikuje canke umurima w'umuntu yateye imbere y'inzu yiwe.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiharage bimaze kwera kuko bimaze kuzana imikerera yavyo. Ndikumana afashe imwe muri iyo mikerera nk'ikimenyetso co kwerekana ko vyeze, bigeze gusoromwa. Bifise n'amababi y'imikubi atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Imbuto nyinshi cane z'ingano ziri mu mufuko nawo ufise ibara ry'urwatsi rutoto, bariko bazisuka mw'ivu ryirabura nk'ikimenyetso yuko bariko barazitera barindiriye yuko zikura, hirya no hino hari ivyatsi bikikuje uwo murima.

Intete nyinshi cane z'amasaka ziri kumwe n'imitwe yico gitegwa ahantu hamwe . zifise ibara rishaka gusa, n'umuhondo, n'izindi zitukura .Hariko n'utuntu turiko turamerako nk'ikimeneytso yukwo ar'imigera yico gitegwa.

Ibiharage vyinshi cane birembeje ibiti birebire na bito bito nivyo biri kw'itongo iri mu murima uteyeko n'amashurwe n'ibiti birebire ubona ko bitotahaye, hirya no hino hari inzu zifise amarangi yera.

Ibiharage vyinshi cane bifise ibara rishaka gusa ry'umuhondo biriko birakura kuko bimaze kuzana imigera yavyo, izo mbuto rero zishobora gukoreshwa zigaterwa canke zikajanwa aho zishobora gukurira kugira bazozibature zijanwe murindi tongo.

Intete nyinshi cane z’ingano zegeranirije hamwe zifise ibara risa n’umuhondo nk’ikimenyetso ko zikuze kandi zumye ,zishobora gukoreshwa mu gukuramwo ifu eka canke zigaterwa iyo hageze kurima ico giterwa.

Imbuto nyinshi cane z'intete zimaze kuzana imigera yera izovamwo amababi y'ico gitegwa, ziriko zirakura cane, zegeranirije hamwe nk'ikimenyetso co kwerekana ko imbuto zico gitegwa c'amasaka ziriko zirakura zishobora kujanwa mw'itongo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima urimwemwo ibiyoba, ndikumana ari kumwe na basabose bifutse umutaka bambaye ibitenge bariko baratutura ico gitegwa kigizwe n'intete nyinshi cane z'ibiyoba ni umwimbu mwinshi cane harimwo n'ivyatsi vyinshi cane vyameze muri uwo murima w'ibiyoba.

Ibiyoba vyinshi cane vyanikiye ku gunira, biriko bitorwa na Ndikumana. Yambaye igitambara cera eka n'igitenge. Hirya yiwe hari umugabo ahagaze yambaye ikoti yirabura, eka ari mu murima w' ibiti birebire n'ivyatsi vyinshi.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiyoba . Ndikumana ariko arasoroma bimwe muri vyo, yunamye Mur'iryo tongo yambaye umupira utukura n'igitambara gisa n'umuhondo. Hirya no hino mur'uwo murima har'ibiti n'ivyatsi bikikuje iryo tongo.

Ikigeyo kirekire cane gihakwa kumera nk'ikigega, c'ubakishije imigano gisize amase, inkondo yaco ijishishije n'imigozi miremire, giteretse kumeza yera kubera bagisize amase gishaka gusa nko kwirabura.

Intete nyinshi cane z'ibiharage n'umuceri biteretse mu bigeyo bitandukanye. Muri vyo, hari ibikombe bisa n'umuhondo nk'ikimbenyetso y'uko bishobora kuba bikoreshwa kugira bishobore gupima uwo mwimbu w'izo ntete z'ibiharage hamwe n'umuceri.

Umurima munini cane ugizwe n'itongo ririmwo amasaka yeze afise imitwe urureko iriko imbuto z'amahome, hari n'ivyatsi vyinshi cane iruhande bitotaye bisa n'urwatsi rutoto, nk'ikimenyetso yuko ico giterwa kimaze gukura gifise n'imbuto zaco.

Intete z'ibigori nyinshi cane n'imitumba yavyo ziri hamwe, zifise ibara risa n'umuhondo nk'ikimenyetso co kwerekana ko vyeze kandi bishobora kubikwa nk'imbuto zo gukoreshwa hageze gutera ico giterwa c'ibigori.

Imbuto nyinshi cane zitandukanye z’ibiharage n’ibigori ziri mu magunira nayo nyene atandukanye bitewe n’amabara afise . Harimwo ayera , ay’umuhondo eka ziri kw’ihema isa n’ubururu nk’ikimenyetso kwerekana yuko zibitse mu magunira atandukanye yizo mbuto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori wumye, ufise amababi aboneka ko yakiwe n'izuba nk'ikimenyetso yuko ishobora kuba weze hageze ko bawusoroma ,hagati yizo ndimwo hacamwo uruzi ruriko rucamwo.

Imbuto nyinshi cane zimaze gukura zikazana amababi n'imihira y'umuceri nizo ziteye mw'ivu rishaka kwirabura nk'ikimenyetso yuko zishobora kubaturwa zikajana guterwa ahandi mw'itongo, murizo harimwo n'intete zitandukanye zico giterwa n'ibikohwa vyazo.

Inzu nini cane isakaje amabati n'ayandi ayizungurukije urugo rwayo, irimwo ibiti bishinze n'ibindi bikitse vyanikiyeko ibigori vy'imbuto bifunitse n'amababi yavyo, intete zayo zisa n'umuhondo.

Imbuto nyinshi cane z'ingano zirikumwe. Muri izo, hari mu gasorori hejuru zimaze kugira imigera, ni ikimenyetso c'uko zimaze gukura zikamera. Hari n'izindi ntete ziri hasi ubonako ata migera zifise, zitandukanye n'iziri hejuru yazo.

Umurima munini cane w'ibigori bimaze gukura wakiyemwo izuba , hirya yavyo hari ibiti birebire bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto, nk'ikimenyetso yuko ar'ishamba rikikuje uwo murima w'ivyo bigori .

Itongo rinini cane riteye ku murongo imbuto nyinshi cane, muri zo harimwo ivyamwa vy'amabungo eka n'umurima w'amashaza harimwo uduti tureture twinshi cane ubona yuko barembeje ivyo bitegwa harimwo n'ivu ryinshi cane muri iryo tongo.

Inzu nini cane cane isakarishije akayungiro n'ibiti birebire bishinze ubona ko yateguwe kugira izorwize ingemwe z'imbuto iteye ku murongo ziriko zirakura ubona yuko imigera imaze kuduga yizo mbuto bateye ku murongo.

Imifuko myinshi cane yera isasijwe ivyatsi vyumye, abantu bahagaze impande y'imodoka n'imirima y'ibitoki nivyo biri kw'itongo rinini cane ririkumwe n'imirima n'ivyatsi bitotahaye bifise n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiharage biteye k'umurongo, bishashishije ivyatsi vyumye nk'ikimenyetso c'uko babibagaye babirinze ivyatsi bizomeramwo hagati, hirya har'ibiti birebire cane vy'imikaratusi.

Ndikumana ari mu murima w'ibiyoba bifise amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto. Yambaye igitambara mu mutwe gisa n'umuhondo n'umupira usa n'agahama, ariko akuramwo ivyatsi vyamezemwo hagati muri uyo murima vy'inshinge eka n'urwiri.

Ndikumana mu biganza vyiwe bibiri bifise intoki icumi, afisemwo intete nyinshi cane z'umuceri zidatonoye ziriko ibikohwa nk' ikimenyetso ko ari imbuto agomba ashire mw'isi, musi yiwe hari ivu ryinshi cane agomba ateremwo izo mbuto ziwe.

Ibiharage bifise amabara atandukanye, ayera, ay'umuhondo, n'ayatukura, biteretse mu kagemeri nako gafise ibara ry'umuhondo, ikimenyetso co kwerekana ko izo nte z'ico gitegwa, zikuze zishobora gukoreshwa mu kuribwa canke gutegwa.

Iguri vyincane vy'imitumba vyandekiye ku biti bishinze n'ibindi bikize bifatanije amababii yavyo yume hirya hari ivyatsi birevye bisarwatsi rutoto n'ikimenyetso yuko ari aho babika umuyumbu wabo banekiye kugira hazova mu imbuto baowe kurisha mukurima.

Itongo rinini cane ririmwo umurima utotahaye w'ibiharage bifise ama babi n'imikerera yavyo imaze gukura Ndikumana yagiye gusoroma imwe mu mikerera yico giterwa, Hasi hari ivyatsi bindi biri hagati yico giterwa.

Intete nyinshi cane z'ibigori ziri mu mifuko yera ipanze ahantu hamwe nk'ikimenyetso cuko ibitswe. Bishobora gukoreshwa mu kugurishwa canke bikajanwa kugurishwa bikavamwo ifu. Iteretse impande y'inzu isakajwe amabati.

Itongo rinini cane ririmwo umwimbu w'ibigori, intete zavyo nizo Ndikumana ariko ashira mu magunira menshi cane zizovamwo imbuto, hirya hari ubwatsi bwinshi cane butotahaye busa n'ugwatsi rutoto.

Yuba vyehicane intete zavyo zegeranije hamwe bifise ibara ritukura 'ikimenyetso y'uku vyeze bigeze gusoroma rushobora kubikwa kora bizovemwo imbuto canke bikagurishwa bigakarangwa bikaribwa.

Inzu niniya cane y'ubakishije ibiti ibitandukanye isakarishije amabati asa n'ubururu n'ayandi ayikikuje, yagenewe kubikwamwo imbuto zitandukanye z'ibiraya ,z'ibiharage eka n'ibindi vyishi cane bitandukanye.

Uyu mwana afise urutaro mu ntoke, murirwo hari intete nyinshi cane z'imbuto ariko aragosora kugira azikuremwo imicafu itandukanye ishobora konona izo mbuto zico gitegwa, yambaye igitenge gitukura, ahagaze kw'ihema ryanikiyeko izo mbuto.

Intete nyinshi cane z'ibigori bihunguruye, n'umutumba waco uteretsemwo hagati, biri hamwe nk'ikimenyetso co kwerekana ko ari imbuto z'ico giterwa ziteguye neza, zishobora gukoreshwa muguterwa canke zikabikwa canke zikavanwamwo ifu.

Ibigori vy'ibitumba vyinshi cane bifise intete zavyo zisa n'umuhondo, biri mu nzu bishashe hasi nk'ikimenyetso co gutegura imbuto zavyo zizokoreshwa hageze kurima, biregeranije ntibivunguye canke ngo babihurungure.

Imikerera y'ibiharage iri mu kigeyo kijishishije imigano n'uduti duto duto ifise ibara ry'icatsi dutoto eka n'iyindi nayo isa n'umuhondo nk'ikimenyetso C'ukwerekana intete z'ibiharage zizova mur'iyo mikerera n'umwimbu wayo.

Intete z'ibiyoba nyinshi cane ziri hamwe, zifise ibara rishaka gutukura, ikimenyetso y'uko zikaranze kandi zishobora kuba zigeze kuribwa. Hejuru hari ibintu bisa nk'ifu vyera bishobora kuba ari umunyu. Zishobora kugurishwa canke zikaribwa.

Intete nyinshi cane z'ubushaza ziri hasi, eka nubundi ni ubushaza butaratonorwa buri impande y'ikigeyo nubundi butandukanye buri mu busizi nk'ikimenyetso yuko bari bashatse kwerekana imbuto z'ubushaza nizindi bataratonora.

Inzu Isakaje Ivyatsi Bishinzemwo N'Agati Hejuru Mugasongero, Irikumwe N'Ibiti Vyinshi Cane Bifise Amababi N'Amashami N'Amashurwe Asa N'Urwatsi Rutoto. Irikumwe N'Igiti Kirekire Cane N'Amabuye Y'Urugo Rwayo.

Imbuto z'amasaka nyinshi cane zanikiye kw'ihema rishashe hasi mw'ivu. Rifise ibara ry'ubururu musi, hejuru naho rigafita ibara ryera. Hirya yaho hanikiye imbuto hari ivyatsi vyinshi cane bisa n'ugwatsi rutoto.

Intete nyinshi cane z'umuceri zishanje ku mahema yera, Ndikumana na Basabose bafise umw'umwe urutaro bariko baragosora bakuramwo udukoko twinshi dutandukanye tuba turi mur'uwo mwimbu wabo, hateretse amagunira afise ibara ryera imbere yabo nk'ikimenyetso yuko bariko barimbura.

Intete nyicane z'imbuto zubushaza zanikiye ahantu hamwe rikumana ikiganza ciwe keko kirasanza zimwe muri izo mbuto wo kugira zishobor ekuma neza azozikoreshe hageze gutera ico giterwa c'i bushaza.

Umurima munini cane w'ibigori bimaze guheka bibiri bibiri n'amababi yavyo atotahaye cane asa n'urwatsi rutoto niyo ari kw'itongo rinini cane rikikujwe n'ibiti vy'imikaratusi vyinshi cane muri uyo murima.

Imifuko myinshi cane yera n'iyitukura iri mu nzu nini cane y'ubakishije ivyuma bisakaje n'amabati nk'ikimenyetso cuko ari imbuto babitse mu bubiko bwazo, ishobora gukoreshwa ; ikagurishwa canke mw'itera hageze kurima.

Intete nyinshi cane zera z'ibiyoba, ziri hamwe n'imizi yico gitegwa. Impande hari Ivy ryinshi cane n'ikimenyetso yuko bahejeje Ku bisoroma, bifise amababi menshi cane asa n'urwatsi rutoto yico gitegwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibiyoba , birakuze cane bifise amababi n'amashami atotahaye asa n'urwatsi rutoto . Ndikumana yunamye mur'uwo murima yambaye umupira utukura n'igitambara gisa n'umuhondo . Hirya har'ibiti birebire .

Intete nyinshi cane z'ibihuba bibisi zegereranyirije hamwe n'ikimenyetso yuko izo mbuto zishobora gukoreshwa zikabikwa, canke zigakarangwa zikavamwo ubwo barya canke zikagurishwa kw'isoko, zifise ibara ry'umuhondo zirumye neza.

NDIKUMANA ahejeje gukubita ibiharage yabishize mu rutaro ariko arabigosora. Bifise ibara ritukura yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe ahetse umwana. Hirya hari inzu isakaje ivyatsi yubakishije ibiti.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa, arikumwe n'ingurube nini cane ihagaze imbere yiwe, yambaye ibirato vyirabura, ariko arayivura, afise urushinge mu ntoki n'iyindi mwanya isa n'umuhondo, ari mu nzu yayo yubakishije amatafari n'amabati.

Umwana yambaye umupira usa n'icatsi gitoto harimwo n'amabara atukura nay'ubururu, afise igi mu ntoke ariko ararirya amaso yiwe arera harimwo n'akandi gace kirabura mu jisho ryiwe ari impande y'umuntu nawe nyene yambaye impuzu z'ubururu.

Inkoko nini cane ifise umubiko utukura mugufi nk'ikumenyesto yuko ar'inkokokazi rero irunamye iriko iranoba ivyokurya vyayo, iri ahantu hubatse hirya no hino ubona ko ari hagati y'inzu ishobora kuba ibamwo .

Ingurube nini cane iri kumwe nibi bunduguru vyayo, murivyo hari bimwe biriko bironka ibindi biryamye ndikumana na basabose bazanye umuganga wo kugira ashobore kuyitera umuti iri hagati y'imbaho zubakiye zishinze n'izindi zishinze nk'ikimenyetso cuko biryamye mu ndaro yayo.

Ingurube nini cane ifise ibara ryera iryamye mundaro yubakishije ibiti vy'imbaho bishinze, n'ibikitse yagoroye amaguru n'amaboko yayo. Ibibunduguru vyinshi cane biriko birayonka.

Inzu yubakishije imbaho n'utuyungiro tubonerana irimwo udukwavu twera n'ivyatsi hasi nk'ikimenyetso yuko ar'indaro yatwo bayigaburiyemwo . Hari n'ibindi vyumye mugabo babishashije ivyo bikoko biba mur 'iyo nzu.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa ari kumwe n'inyana zibiri zifise amabara y'irabura na yera mu ndaro yazo, mu ntoki afise indobo y'irabura nizindi ziri inyuma zifise ibara ry'ubururu yazisasiye ivyatsi vyumye.

Inka nyinshi ziri mu bwatsi buremvye butotahaye busa n'urwatsi rutoto ,ziri hagati y'ibiti birebire bifis'amashami maremare nababi yavyo hirya hari imisozi ihanamiye iryo tongo niyo mirima itandukanye.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa ari impande y'indaro y'inyana ifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura, yambaye ikanzu yera nk'ikimenyetso yuko ari impuzu akoresha mu kazi, yasasije ivyatsi vyumye iyo nyana y'inka.

Ingurube nyinshi cane ziri mu nzu yazo, NDIKUMANA arikumwe nazo yambaye umupira utukura n' ipantaro yubakishije ibiti vyinshi cane bire bire bikitse n' ibindi bishinze zifise amabara yera.

Ndikumana ni muganga w'ibitungwa. Ariko abaga impene yayimanitse hejuru k'umugozi. Arikumwe na Basabose nawenyene arunamye afise imbugita ariko amufasha kubaga afashe ukuguru kw'iryo tungo.

Ndikumana ni umuganga w'ibitungwa, ari hagati y'ibiti vyinshi cane bishinze bikitse nk'ikimenyetso yuko ari ruhongore rw'inka, ariko ayipompa umuti wica udukoko tuyirya, ifise amabara y'igitare nayandi yera.

Inkoko nini cane ifise amabara atandukanye yera, ayirabura, eka n'umubiko muremure utukura, ari ikimenyetso c'uko ari isake. ihagaze mu bwatsi bwinshi cane buremvye, busa n'urwatsi rutoto n'ibiti vyinshi cane.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa arikumwe na Basabose azihaye ubwatsi buremvye busa n'urwatsi rutoto, hirya hubatse indaro yazo yubakishije ibiti bikitse n'ibindi bishinze, hari n'ibindi biri hirya mw'ishamba ubona ko umurima wawo n'inzu ukikijwe n'ishamba.

Ingurube nyinshi cane ziri hamwe murizo hari izifise amabere n'uturizo tugufi, zirunamye ziriko zirya ivyatsi n'ibindi bintu bitandukanye, indaro yazo yubakishije imbaho zishinze eka nizikitse kugira zishobore kubamwo neza.

Impene zegeranirije hamwe. Zifise amabara yera n'ayirabura n'ayibitare, zifise n'imigozi mw'izosi nk'ikimenyetso yuko baje bazitwaye kw'isoko, kugira zishobore kworoha gu kwega. Hasi hari ivyatsi vyinshi cane ziriko zirarisha.

Ndikumana n’umuganga w’ ibitungwa. Baryamitse inka hasi arikumwe na Basabose yamufatiye ukuboko afise urushinge mu ntoke nk’ikimenyetso yuko agomba ayivure . Ayiryamitse mu vyatsi vyumye eka arikumwe n’abandi bayifatiye amaguru.

Inka nini cane itagira amahembe ifise amatwi abiri iriko irya ubwatsi bwumye, hirya yayo hari iyindi ifise amabara yera n'ayirabura iri munzu yubakishije amabati n'imbaho zisize irangi ry'irabura ndende zishinze.

Ndikumana na Basabose n'abaganga bibi tungwa bari kumwe n'amugenzi wabo bambaye impuzu zu bururu bari imbere yinzu y'ubakishije ibiti bishinze n'imbaho zikitse nkiki menyetso yuko ari indaro yinka canke y'ingurube baje kuzivura.

Abantu benshi cane batonze umurongo umwumwe kuwundi bafis'ibiziriko muntoki ,bizirikishije imbwa nk'ikimenyetso yuko bashobora kuba baje kuzicandagisha ngo baziter'urushinge murizo :harimwo izifis'amabara yera nayirabura.

Ndikumana afise impene zitatu. Ariko aziha ivyatsi vyinshi arikumwe na Basabose, ni umuganga wazo, nawe afise ikiziriko kimwe murizo kizizirikishe. Imbere yabo hari indaro yubakishije ibiti bishinze n'ibikikamye.

Ingurube nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo, ayera n'ayirabura ziri munzu yubakishije isima isashijemwo ivyatsi hasi bibonekako arindaro yazo. Zunamye mundobo yirabura nk'ikimenyetso kandiko ziriko zirarya.

Ndikumana na Basabose n'abaganga b'ibitungwa, bateretse imbwa ku meza y'urubaho rw'igiti bayasamitse, umwe afise urushinge ariko ayikora mu kanwa nk'ikimenyetso yuko ariko arayivura, ifise ibara ryirabura.

Inzu nini cane yubakishije ibiti bishinze n'ibindi bikitse bisakarishije amabati menshi cane, kandi maremare indani muriyo harimwo ingurube ikimenyetso yuko ari indaro yazo harimwo kandi ivyatsi vyinshi cane kuruhande.

Inka nyinshi cane ziri mu ruhongore rwazo ziriko zirarya ivyatsi bitotahaye, Ndikumana arikumwe na Basabose bafise inkoni mu ntoki bazananye n'umuganga wazo ajejwe kuziraba, ziri mu ndaro y'ubakishije ibiti isakaje amabati.

Ndikumana ni umuganga w'ibitungwa yambaye umupira wirabura na ipantalo ari munzu yubakishije ibiti bishinze na imbahu nyinshi cane zikitse ari imbere y'ingurube nka ikimenyetso cuko arizo aje kuvura afise n'indobo muntoke.

Ngu rinumi cane ririmwo uruhongore rw'inka harimwo imwe ifise amahembe emmaremare y'igitare ndikumana n'umuganga wazo ari kumwe na boasa wose ari inyuma y'imwe muri zo biboneka ko, ariko arayivura canke aikayitera urushinge.

INARUNYONGAni umuganga w'ibitungwa arikumwe na NDIKUMANA amufatiye inyana ugutwi n' umunwa, afise urushinge mu ntoki ariko atera iyo nyana umuti wayo ifise amabara yera n' ayakagajo iri mu ndaro yubakishije ibiti isakaje amabati.

Ingurube nini cane iri mu ndaro yubakishije imbaho zikitse n'izindi zishinze . Iryamye hasi irekuye amaguru n'amaboko ibibunduguru vyayo vyinshi cane bifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura biriko bironka.

Ndikumana ni muganga w'ibitungwa ari mundaro yubakijishije imbaho zikitse n'ibiti bishinze, yubakishije n'amabati arikumwe n'ingurube ariko arayagaza nkikimenyetso cuko ashobora kuba agomba ayitere urushinge ariko arayigaburira mu kidumu yaciyemwo kabiri.

Iraro nini cane yubakishije ibiti vy’imbaho bishinze n’ibindi bikitse, hashashije n’utuvuguka twinshi cane tw’ivyo biti, niho ingurube nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo ayera na yirabura ziryamye nk’inzu zibamwo.

Rube e neni cane ubona yuko iryamye mu ndaro yayo iriko yonsa ibibunduguru vyinshi bifise utubara dutandukanye twera notwirabura hasi hashashishije utuvuguka tw'ibiti mu ndaro yeyo ngurube.

Inyoni ntoyi cane ifise amabara atandukanye harimwo Ayo umuhondo ayirabura, ayubururu ihagaze kw'ishami ry'igiti ritoyi rifise amababi asa n'urwatsi rutoto n'ayandi asa n'umuhondo nk'ikimenyetso yuko ari mw'ishambi ririmwo ibiti vyinshi.

Ingeregere zitagira amahembe zikiri ntoya zishinze amatwi yazo abiri. Zihagaze mumashugwe menshi cane afise ibara ry'umuhondo, natwo dufise utubara twinshi cane dutandukanye twutugaju, eka n'iryera nk'ikimenyetso yuko turi mw'ishamba.

Igikere gifise amabara atandukanye y'umuhondo n'ayirabura, gihagaze kw'ibabi rusa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko gishobora kuba kiri mw'ishamba, hari izuba rikirasiyeko kuko harimwo n'igitutu cico gikoko.

Inyoni ntoya ifise utubara twinshi cane dutandukanye muri two harimwo utwirabura, n'utwera . Ifise umunwa muremure cane nawo nyene wirabura. Ihagaze ku giti c'igishitsi cumye kitagira amababi, eka n'amashami ntanarimwe.

Inyoni zifise amabara atandukanye ayera n'ayirabura ziri hmawe imwe murizo iragurutse iyindi ishanje amababa yayo izindi zihagaze kudutsinga tw'irabura n'udusa n'ubururu hejuru mukirere hasa n'ubururu.

Inyoni ntoya ifise amabara menshi cane atandukanye harimwo ayera, ay'umuhondo, n'ayirabura, ihagaze ku giti cumye c'igishitsi, hejuru mu kirere hari ibicu vyirabura n'ivyera nk'ikimenyetso yuko ari mw'ishamba, iri ahantu hejuru.

Ndikumana afise igikere mu ntoke, yagifashe amaguru abiri n'ukuboko kwaco kimwe, gisa n'umuhondo, inyuma yiwe hari inzu ntoya yubakishije imbaho z'ibiti zisakaje n'amabati, hasi hari ivu n'ikimenyetso c'ukwerekana ko ari itongo.

Inyoni nini cane bita inkona ifise amababa manini cane yirabura yibara ryera mwizosi iri hejuru kumazi ifise ifi nikimenyetso yuko ihejeje gukura ico gifi mumazi kininiya cane hirya ibihumbi vyivyatsi bininiya cane.

Ibeba anene iya cane ifise ubwoya bwinshi burimwo amabara y'umuhondo n'amaso yirabura rundi ku mazuru irunamye imbere ya bo hari utunu twirabura twerekana ikimenyetso yuko aritwo iriko irarya.

Ingurube nini cane ifise n'ivyoya vyinshi cane yirunze mu vyondo, hirya no hino ibivu vyirabura bitandukanye nk'ikimenyetso yuko ariho yariri, hirya hari ibinonko nkaho iyo ngurube yagiye kwivunga mw'ishamba.

Inyoni nini cane ifise ibara ryera ku mababa n'umunwa usa n'amaguru ufise ibara ritukura, ihagaze ku giti gifise amashami mato mato n'amababi asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso cuko ari mw'ishamba ry'ibiti.

Inyoni zibiri zifise ibara ritukura zihagaze k'uruzitiro rw'ibishitsi vy'umugano vyumye bifise ibara rishika kwera, iruhande hari utubabi dusa n'urwatsi rutoto, hirya harijimye nkaho ubona ko hari igicu c'ubururu.

Inyoni nini cane y'igisiga iriko iragukuruka idashanje amababa yayo, iri hejuru mu kirere hasa n'ubururu n'ibicu vyera, n'ikimenyetso yuko iriko iraguruka, ifise umunwa w'irabura, n'inzara zisa umuhondo.

Inyoni ntoya ifise amabara yirabura n'ayera iri hejuru ku cari, irikumwe n'uduswi twayo dufise ibara ry' umuhondo mu kanwa twasamye. Natwo turi mucari turasamye, ikimenyetso c'uko turindiriye ko nyinatwo idushiriramwo ivyo kurya.

Inkende y'irabura niniya irunamye ishize amaguru n'amaboko hasi nk'ikimenyetso cuko iriko iratambuka ifise amabara y'irabura na yera n'umurizo muremure cane hirya no hino hari ivyatsi bitotahaye nk'ikimenyetso cuko iri mw'ishamba.

Impene nini cane zo mw'ishamba zifise amahembe maremare zihagaze, mu vyatsi birebire bifise amashugwe y'umuhondo biboneka ko ari mw'ishamba ry'imisozi n'ibitandara vy'amabuye harimwo n'ibiti birebire bifise amashami n'amababi asa n'ugwatsi rutoto.

Inkende nini cane irunamye iriko igendesha amaguru n'amaboko, ifise amabara atandukanye yirabura n'ayera n'umurizo mu remure, iriko ica mu vyatsi vyishi cane bisa n'urwatsi rutoto nki kimenyetso yuko ari mwishamba.

Imfyisi nini cane ifise amenyo maremare n'ururimi rutukura nk'ikimenyetso ko yasamye, iri mu vyatsi birebire vyinshi cane n'ibiti binini bifise amababi y'urwatsi rutoto nkuko biri mw'ishamba.

Inyoni zibiri ngufi zihagaze hejuru ku rutsinga z'amabara yirabura n'ayera mw'izosi. Imwe muri izo irasamye, hejuru mu kirere hari ibicu bisa n'ubururu hamwe n'ivyera. Ni ikimenyetso ko zishobora kuba ziri mw'ishamba.

Inyoni nunicane ifise umunwa mumuremure uwirabura ihagaze ku giti kirimande y'ibindi bitotaye, kubera bifise amababi asarurwatsi erutoto 'ibimenyetso c'uku arishamba ririni cane ririmwo amashami y'ibindi bibiti.

Inyoni ntoya iri hejuru ku giti ifise amabara menshi cane atandukanye harimwo ay'umuhondo, ayatukura, ayirabura, iriko irarya zimwe mu ntete z'amashugwe agize ico giti, gifise amababi n'amashami bifise urwatsi rutoto ubona ko ari ishamba rinini cane.

Inkende ntoya yirabura cane ifise amaso mato n'umutwe munini yicaye ahantu kw'ibuye inyuma hari ivyatsi vyinshi cane bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko ishobora kuba iri mw'ishamba.

Inkende niniya yirabura ifise mu maso hashaka kwera, ihagaze mu mababi menshi cane y'igiti c'umugano n'amashami yaco, nk'ikimenyetso yuko iriko irarya ivyo vyatsi vyico giti.

Inyoni ndende cane kubw'amaguru yayo n'izosi rirerire, yitwa umusambi ihagaze impande y'ivyuma bibiri bishinze bifise ibara ritukura hirya yayo hari ivyatsi bifise amashugwe nayo nyene atukura.

Ingeregere zitatu zirihamwe zifise amabara ,y'akagaju n'ayandi, yirabura inyuma kumurizo .Ziri muvyatsi birebire cane bitotahaye bisa n'ugwatsi rutoto n'ibindi vyumye nk'ikimenyetso yuko ziri mw'ishamba ziriko zirarisha.

Inyoni niniya cane ifise amabara yera n'umunwa utukura, ihagaze ku dushami dutoduto tw'utubabi dusa n'urwatsi rutoto. Hirya hari amazi menshi cane nk'ikimenyetso cuko iri ku giti kiri ku nkombe y'uruzi, eka harimwo n'amashamba menshi cane.

Inyoni ntoya ifise amabara atandukanye ku mababa isa n'umuhondo mwi zosi irirabura n'amaguru yayo matoya, mu kirere hari ubururu eka nibindi bicu vyera nk'ikimenyetso yuko iriko iraguruka

Inyoni ntoya ifise amabara atandukanye harimwo ayera n’ayirabura, ihagaze ku giti gifise amashami , n’amababi, n’amahwa kuri co. Hejuru hasa n’ubururu biboneka ko hagomba hagwe imvura , iri mwi ishamba rinini cane.

Inyoni ntoya cane ifise amabara menshi cane atandukanye y'ubururu, ayirabura na yera, ihagaze ku giti gitoya gifise udushami duto duto, n'amabara atandukanye y'umuhondo na y'urwatsi rutoto, n'ikimenyetso cuko ari ishamba rinini cane.

Impongo nini cane ifise amabara y'igitare nay'irabura n'amahembe magufi iri ahantu mw'ishamba hari utwatsi dutotahaye dukeya nahandi ubona ko humye hahiye canke hakiwe n'izuba inyuma hari ibiti birebire ubona ko ari ishamba ryahiye.

Ingeregere ntoyacane ifise ibara ry'ikigina iri mu vyatsi vyinshi cane birevye bisa n'ugwatsi rutoto, n'ibindi biti birinyuma yayo birebire bifise amababi asa n'ugwatsi rutoto. N'ikimenyetso yuko irimw'ishamba ryinshi cane.

Ndikumana yambaye ishati yera n'ikabutura afashe agikere mu ntoki, yagifatishije intoki ziwe afata amaboko yaco n'amaguru ari impande y'inzu yubakishije imbaho z'ibiti isakaje n'amabati.

Ingeregere y'amahembe matoya irahagaze iriko iraba inyuma yayo, imbere yayo hari ivyatsi vyinshi bitotahaye bisa n'ugwatsi rutoto ikimenyetso yuko biriko birarisha mw'ishamba eka si ivyo gusa kuko hariho n'umusenyi.